Matenda amweni anorura, zvokuti haana zera kuti wakura kana kuti mwana mudodori, anoba auraya, saka zvakanaka kuti kana matenda akadaro kana aziikanwa anhu tochaya bembera, tobatsirana kuti tomapedza sei matenda akadarowo, zvotihambira zvakanaka.

Pane zvimweni zvirwere zvinouraya. Zvirwere zvinezvi zvimweni zvacho zvinonyanye kuhambe mumhepo, saka zvakakosha kuti eshe anopota eirwisana nezvirwere zvinezvi angaa madhokodheya apfeke zviro zvakakwana zvekuzvidziirira.

Antu anosisa kupota eibairwa zvinoenderana kuti utano hwawo hukasire kuhamba zvakanaka kunyanya kubva kuana adodori ndiwo anonyanya kupota eipera ngezvirwere zvinenge zvarura munyika munomu ngekuti mwiri wavo unenge usati wagwinya kuti urwe nazvo saka zvakakosha kuti antu apote eibairwa nguwa nenguwa.

Zvirwere zvinorura zvinezvi zvinosisa kubairwa kuitira kuti zvivahambire zvakanaka mukubairwa kwawo kweshe kwanenge eiita, apotewo eibhira amweni kuti zvakaita muhambirei ngekuti munhtu pasina bupuro zvinomunesa kuti atende.

Inini ndinoona chiro chakanaka, kuti anthu anoona ngezve utano, apote eichaya mapembera, maererano nekushandiswa kunoitwa mvura. Anthu anofanira kushandisa mvura yakachena, muma mphatso mwawo. Teipedzazve kana einge apinda muzvimbuzi, ngaageze maoko awo kuita kuti utsanana hurambe hwakakura.

Andu anosise kupota eimbunye miromo yawo nekupfeka zvipfeko zveshe zvinoite kuti zviachengetedze kana eishanda mabasa ekuti ayani anode kubaira anhu zvirwere zvinouraya. Apapo panofanire kuchenjererwa ngekuti andu eshe angatopera.

Mapandiko eutano anosise kubatana eimbobhuyirana kuti tingaite muitiroyi kuti tirape zvirwere zvakasiyana siyana. Zvirwere kunyanya zvarura zviyana, uyezve kuitira kuti antu ari mumamisha apote eyipona muzvirwere zvakadaro.

Ndinoona chiri chiro chakanaka kune antu ayani anoona ngezvekurapa kunyanya matenda makuru anouraya ayani. Antuwo anofana kuzvichengetedza, kuzvimbonya oshaya nguva yekuramba eyibhuye bhuye zvakawanda kana ari pamishando kuitire kuti abve mumatambudziko anokonzera kuti auraye.

Chiro chakaba anka ichocho kuti apote eionekwa nyama dzawo kuti dzakadini uyezve angabatsirika mubatsirikei kuitire kuti zviro zvawo zveshe zvihambe ngekuti amweni anhu anenge ati kureeyi nyama dzinenge dzabva zera dzonesa kushanda ndidzo .

Zvirwere zvinorura zvinezvi, zvinode kupota zveichairwa bembera kuitira kuti anamai neana awo pamwepohe neantu anozvirapa akadai ngeakoti anofanire kunge ari pamwepo, pakurwise zvirwere zvakadai eipotawo eipe bembera nenhuma kune ana nana mai kuti toitei kuti tirape zvirwere zvakadai.

Zvirwere zvinoruwa zvinezvi zvinofanire kuti antu anoona ngezve utano abatane pamwepo aone kuti anga zvirwisa sei uyezve anga batsira sei ndaraunda dzaka komberedza kuti dziponewo mu matambudziko akaita se awawo ngekuti zvikasadaro antu anga pera.

Pane zvirwere zvimweni zvinorura, zvimweni zvinombaauraya zvemene-mene zvisingambomutambisi. Saka zvirwere zvinoizvi zvinoda kuti antu tipote teichaya bembera kunyangwe neantu anopota echizvirapa, ngaave ari vantu vakazvidzivirira zvakakwana kuitire kuti zvisaambamira kuenda kwavariyo.

Anamai anofanira kupota eiziye utano hweana awo kuti ana anofanira kubairwa kuzvirwere zvakasiyana siyana eikura achiri adoodori nguwa ikati darikei orapa chirwere ichi ikati darikei odontedzerwa nekubairwa zvinoita kuti ana awo akure akagwinya asine utano hwakaita senge hunoanesa.

Inini ndinoona chiri chiro chakanaka kuti mabandiko eshe anoona ngezveutano nemapazi apote eiungana eichaye bembera kuantu emundaraunda maererano ngeutano hwawo. Kuitire kuti antu oziye kuti oite muraramirei ngematenda akasiyana-siyana.

Inini ndinona chirichiro chakanaka kuti nharaunda dzeshe dzipote dzeiunganidzwa dzibhuirwa maringe ngezveutano kunyanya achiri ana adodori anaya. Kuti zvinoita muitiwoi kuti achengetwe, uye anoita muchengetserwei, uye zvii zvikafu zvanorisirwa kuti apiwe kuti hutano huhlamburuke.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka kuti antu apotewo eichaya bembera maererano neutano. Nekuti zvimweni zvirwere zvati rurei mazuva anaa. Zvave kude kuti muntu weshe zvengozikanwa zvogara zvabhuirwe muntu weshe kuti antu amweni akone kuzvipona nekurarama eishandise nzira dzinodiwa...

Mazuwa anaya zviro zvakanaka kuti ana adoko apite eichaiwa bembera maererano neutano aite eiziya chakakoshere utano hwavo eikura kudayi ngekuti utano hwemuntu hunotanga achiri mwana mudodori hweikurwa hwakanaka .

Inini ndinoone kuti chiro chakanaka kuti antu apote eichairwa bembera maererano neutano hwavo. Asi chiro chakakosha chikuru chinokonzera kuti utano hweantu hunge hwakahlamburuka imvura yakachena. Antu ngaapote eimwe mvura yakachena. Inini yendinokurudzira hangu imvura iyani inobva muzvibhorani.

Anthu anosise kupota eishandisa mvura dzakmbaaati chenei dzisina kunge dziri pachena kudai dzekuti dzimweni dzinomwiwa ngemadhongi dzimweni dzinomwiwa ngemombe nembudzi ngekuti ndomunopeisira moobve zvirwere zvakasiyana siyana zvinotinese kurapa mumakanyi munomu.

Ana anosise kupota eibhuirwe zvakaita utano hwawo achiri adodori uyezve kubatsiridzwa kuti ngedziri nzvimbo dzaangapota eiende korapwa kana asangana nematambudziko, ngekuti abereki anenge aitambudzika hino kuti ana edu tochiarapira kuri uyezve ngekuri kune zvibhedhlera zvakachipa.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka kuti mabandiko makuru ayani anoona ngezveutano apote eimbogarawo pashi eionesana kuti tochiite muitirei kuti bembera maererano neutano risvike kuantu eshe, mazuwaanaya kwane dandemutande zvochiita mahambisirwei.

Mazuva anaya inini chiro chendinokoshesa utano hwemuntu. Ndinoti inini muntu unofanire kupota eiziya utano hwake nemakore ake kuti pandaa panapa ngezviri zvandinofane kuti ndiite. Ndakufane kuti nditware zviro zvakakura mukurirei kuitire kuti ndichengetedze utano hwangu.

Inini ndinoona chiri chiro chakanaka kuti mabandiko eshe anomboona ngezveutano pashi reshe apote eikumana veimbonyase kutotorosa nekuonesana kuti zviro zvingahambiswa sei maererano ngezveutano hweantu pashi reshe. Zvikadaro tinombaakunde matambudziko akawanda eutano.

Chiro chakabaanaka mazuwa anaya chinofane kupota cheichairwe bembera maerano nemvura dzatinoshandisa zviro zvakanaka kuti antu apote eishandise mvura dzakachena dzisingaapi matenda makuru ngekuti miri wawo waantu ukashaye mvura dzakachena unope matenda makuru.

Antu anosise kudada ngemagomboti awo, ngekuti ndomune ramangwani ravo rakajeka, uyezve tinoti antu ngaapote eiiziye magomboti ekurya ,zuwa ngezuwa kuite kuti mwiiri yavo ipote yakahlamburuka eikura .

Mapandiko eshe anokona nezveutano zvakanaka kuti ambosangana pamwepo nemapazi eshe eimbopana ruzivo maerirano nezveutano Oona kuti toita maitirei uye toita sei nedenda rekuchaya rikasikire kusvike kuvantu vantu vaziye chokwadi maerirano neutano hwavo.

Mapembera anosise kupota echichaiwa meshe meshe nokuti panogone kupota peiita zvorwere zvarwariwa, kuti zvoshandike ndizvo, antu anosise kupota eibatsirana kuti antu abhuyirwe kuti auye abayiwe apiwe majekiseni anoita kuti zvirwere zvino izvi zvipere.

Anthu anofanire kupota eivhenekwe ndxondo dzavo, kuti dzichakanaka ere ngekuda kwematambudziko atinenge takusangana nawo munyika muno. Dzikaoneka kuti ndxondo idzi dzakute dzeioshata munthu iyeye unofana kupota eichengetedzwa kuti asapeisira okuwadza amweni munharaunda.

Pfungwa ndochiro chinonesa pashi pezuwa ngekuti unopota weifunge zviro zveusinana kuronga kuti ndode kuzvifunga, asi zveizopotazve zveikanganisa mifungo yako. Kuswera kwezuwa nemararamiro, saka tinofane kupota teienda kune antu ayani anoone ngezvekupodza pfungwa ngemashoko timboozwe kuti angatibhuira zviro zvinengei.

Ndxondo dzemuntu dzinofane kupota dzeimboarairwa, dzeibhuirwa nezvadzo kuti pamweni pacho dzingakwanisa kuchengeteka sei pamatambudziko ari panyika panapa ngekuti chinodziuraya matambudziko kufunga zvakanyanya pamweni pachona nekubate zvakadarikidze zvinodhaka.

Ndxondo dzeantu dzinovhiringika, asi zvendakaona eutano anofana kupotawo eitombotore nguwa yavo yakati rebei kubatsira antu endxondo dzawo kuita dzechishata. Ngekuti ndxondo dzikape, dzikangovhiringika chete, zveshe muntu weshe zvatoshata. Uyezve unenge atove kutorwisa amweni antu anofane kumubatsira.

Ndxondo dzemuntu dzinosisa kupota dzeiona ana chiremba nana mazvikokota munguva nenguwa ngekuti matambudziko aripashi panapa anokonzerwa kuti ndxondo dzemuntu dzipote dzoofa kungava kufunga, kungava kumwa zvinomwiwa zvinezvi, zvimweni zvinotouraya ndxondo.

Tinosise kuda utano hwedu pamweni pacho unoona kuti ndxondo dzedu dzopota dzoshaishika ngemagarire atinenge takambaita amweni takaroorwa tiri ana adoodori amweni tikaroora tiri ana adoodori mari dzikatanga kubatinetsa saka zvirozvi zvinoita kuti tigare teitukana mumamphatso zvinoshaisa ndxondo saka ngatigare teiende kuzvibhedhlera toonekwa kuti ndxondo dzedu dzichiri pandau ere.

Anthu anosisa kuhamba, eibhuira amweni, eichaye bembera maererano ne mitombo, uyezve nekuti toita maitirei? Kuti mitombo yechindau urambe yeisimwa mweshe-mweshe. Amweni anofane kuhambe eitsvaka ruziwo, amweni eibhuira anthu kuti toita muitireyi kuti tirambe teichengetedza miti yedu nenthaka yedu?

Ndau dzeshe dzinofana kupota dzeirapirwa antu dzezvibhedhlera. Zviro zvinofanira kunge zviripachena muntu veshe eiziya, kuti ngekuri kwazvinoonekwa, uyezve tohamba sei kuendeyo zvakadaro zvoitike tinofana kupota tine zvikwangani nezvibandela zvinobhuya mahambiro.

Ndau dzinorapwa antu pangava paruzhinji dzinofanira kunge dziri ndau dzine pekugara pane antu anouya pakabudirira pakasimukira ngekuti antu anouya kuzorapwa anenge eibva kumbhatso dzawo dzakati simukei saka aadi kusvika eizogara pasingaiti kwenguwa yakati rebei ngekuti zvimweni zvakona zvizoti nonokei.

Ndau dzeshe dzinoona ngezveutano dzinosise kunge dziri ndau dzakahlamburuka uyezve dzisiri pakahwara dzinosise kunge dziri dziripachena panezvibandera zvinooneka zvakanyorwa zviripachena pajekerere kuti vanthu vanoona kuti apo ndipo pazvibhedheya uyezve tinokona kuendapo tikapona.

Ndau dzeshe dzinorapirwe antu dzinosise kunge dziri ndau dzakatambanuka, ndau dzakanaka dzine mhatso dzakawanda dzekuti antu amweni aya ane matenda makuru anoda nguwa yakawanda eirapwa, arapwe asingabvi kumhatso kwavo asi eibva apapo.

Ndau dzeshe dzinoita nezvekurapa anhu, chendinoona inini chedzinofanirwe kukoshesa ngepekuwata, ngekuti anhu eiuya anouya eide kunatso betserwa amweni acho owatepo, uyezve anofanirawo kupote eipa wandu nguwa yekuti anatse kuponongura peupenyu hwawo hweshe, kuitira kuti matambudziko anowateera aende.

Antu anosise kupota eienda kuzvibhedhlera zvakasiyana-siyana eimbodururawo remangwana rawo neranhasi uye nezvaanofunga nezviri kushungurudze ndxondo dzawo kuitire kuti anamukoti nemadhogodheya abate basa pakupota eidzoreredze pfungwa dzeantu ngekuti amweni anozopedzisira akuzvisungirira ngekuda kwentamo dzepashi pezuwa panapa.

Antu eikura ndxondo dzawo pamweni pacho dzinopota dzei dzokera pashi saka zvakanaka kuti antu akura apote iyiramba ari mu zvibhedhlera nguva ne nguva eibatsirwa kuti angaitei kuti ndxondo dzawo dzipote dzei dzokesane pa ndau.

Inini ndinoona chiri chiro chakanaka, kuti anthu apote eienda kuzvibhedhlera zvakatikomberedza, kunyanya ayani ane ana adoodori apote eizwe zvinodikanwa kuti zviitwe zvekuchengeta ana kana achiri adoodori kuti anoaita muchengete rei. Ngekuti amweni achona ana mai achiri adoodori ana awo ekutanga.

Ndau dzeshe dzinofanira kupota dzeitengese mitombo yechiyungu ineyi kana kuti ruzivo rwemitombo yechindau dzinosisokunge dzirindau dzakahlamburuka kuningira dzisiri pakafishika ndau dzekuti ukasvika unoona zvikwangwari zvakabaakura zvinobhuye kuti apa ndopazvinotengeswa.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka, kuti ndau dzeshe dzinorapirwe antu dzipote dzeiite zvimbuzi zvakakwana kuitire kuti antu eshe anouya korapwa aone pekubatsirika. Chiro chakanaka ichocho, uyezve mbatso dzepo dzimbaite mbatso dzakawanda kuitire kuti amweni haazokoni kudzokera asi aone pekuata

Ndau dzinosise kupota dzeirapwa antu dzinosise kunge dziri ndau dzakahlamburuka uyezve dzine utsanana ngekuti antu akaona anombaazwe chidokwa dokwa chekumbaati eehee umu munorapwa. Apafanirwizve pari pandau yakafishikana kuitira kuti muntu weshe aziye kuti....

Inini ndinoona chiri chiro chakanaka kuti antu eshe anoona ngezveutano, kunyanya mapazi eanhu achiri kufundira, anofanawo kupota eimbobhuirana pachawo maererano neutano. Kuti iwona utano hwawo hunofanira kumboita muchengetedzerwei, asati atanga kuchengetedza hweamweni.

Antu anoona ngezveutano anosisa kupota eibatana pamwepo kuona kuti ngedziri nzira dzangaita kukasira kupedza matambudziko anosanganiva muvantu. Izvi zvinotanga antu achiri pachikora veibambuirana nekufunda zviro zvine mwero.

Chiro chakabayi naka kuti andu anoona nezvekufunda kweutano apotewo eyimbayinatsa kufundiswa eyite magungano eyisangana neandu amweni enzinza dzinweni dzinowabatsira kuti angaita sei kuti ange ari ana chiremba ari nani mune ramangwana ravo.

Inini ndinoona chiri chiro chakanaka kuti ana eshe anofunda muzvibhedhlera zvakasiyana siyana anofana kunge eidzidziswa nemuchina yemhando yepamusoro soro ngekuti nyika yatakurarama yane michini dzati wandei Saka yakuda kuti vantu vapote eipinda kuti einigira muchizezi kuti akone kudzishandisa.

Antu anofana kupota eyi fundiswa maererano ne utano eyiziye makomboti echi ndau eshe pamwe chete ne e chiyungu kuti zviro zvinezvi zvino hambidzana sei ngekuti pamweni pacho pane chino korerwa nema komboti echiyungu zvinenge zvakuda echindau.

Antu anosise kupota eironzerwa maererano neutano hwawo kuti angaite muitirei kuitire kuti arambe akachengetedza remangwana rawo, asi zvandiniona inini kupota eienda kuzvibhedhlera ite ukama hwakanaka neantu anoshanda muzvibhedhlera.

Ini I ndinoona chiri chiro chakanaka chekuti andu agare eibhuya neandu eutano kuitira paita dambudziko anokasira kuabata nguwa ichipo okasirawo kubatsirwa nguwa ichipo kuita utano hwawo asabatsirwa washata kuti zvimwe zvirwere zvinokasika zvauraya.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka kuti antu apote eyichaya bembera maererano nematambudziko anoonekwa eutano, ngekuti pamweni pachona ntaraunda inopota yeivarairwa antu otozosangana ngematenda makuru anowadzima iwona asingatozivi, wotozozwe kuti muntu wakaenda.

Mabandiko eshe anosisa kupota eiita ngezveutano anofana kuchaya bembera kuantu eshe akakomberedza munyika mwawo kuitira kuti aziye zviro zvirikupota zveiuraya remangwana reantu uye kuti zvinochengetdzwa sei zvakafanana nekupondwa kweantu, kubirwa nezvakadaro daro.

Ndau dzeshe dzinoona ngekupe mutombo kuana adori dori dzinofanira kupota dzeimbope ruzivo maererano nemitombo yakadaro, uyezve kuti anamai naana adori adori angachengetwa sei. Angaite sungawirirano yakaite muitireyi kuitira kuti aite chisungo chimwe.

Zvibhedhlera zveshe zvakatikomberedza nendau dzeshe dzinoita nezveutano dzinofanira kunge dzirindau dzakakura. Ndau dzekuti dzinochengeta antu akawanda kana einge auya kuzorapwa kana kuti auya kuzobairisa ana awo kana kuti ona acho auya kobairwa. Amweni anobve kure, anoda pekuwata.

Mweshe mweshe mungadai meirapwa vantu munofanira kunge mune dzimba dzakawanda dzekuti antu auye eirapwa ngekuti antu akona anogona kuuya panguwa yakaoma ngekuti nguwa yachona iyoyo anenge asingakoni kuhamba kana kudi Saka anoda mekuwata makawanda.

Andu tinosisa kupote teyiziya mweshe mweshe mune zvibhedhleya kuti ndepaari petinoti tikasangana nematambudziko kana kuti tikasangana nemagoyana mumuwiri mwedu totenda tokasire kurapwa teyipora asi kuti mumweni macho mwakaparwa ngehurumende kuti umwu munoita ende munge munezvipatara.

Ndau dzeshe dzinoyita dzekurapwa anhu, dzinopote kunge dzirindau dzakati kureyi, kuyitire kuti amweni achona anozorapwa, anokhone kunge eyirwara zvemene mene. Saka, munofanire kunge mune dzimweni mbatso dzekuti azowata kana zvanyanya kudzindza zvemwiri yawo.

Ndau dzeshe dzinobarirwa dzinofane kunge dziri ndau dzine mwakanaka mwekubarira dzekuitire kuti ana eibude mundani mweana mai avo anode minhuhwi dzakanaka dzekuti afeme, mwakatambanuka mwekuti mai acho aate nemwana wavo. Zvirozvo zvinofanire kuonekwa ngeveutano.

Ndau dzeshe dzinobarirwa ngeantu dzinofanire kunge dzirindau dzakahlamburuka. Dzine pekuti antu anouya oberekerepo, aberekerepo omboitazve mazuva aripo, eionewo chekurya. Ngekuti amweni achona anenge auya eibva kuretu, kuzoramba eitsvake zvekurya kunovanesa. Uyezve nehama dzavo dziwanewo pekuvata kana dzeiarika antu ayana anorwara.

Inini andimbaoni chiri chiro chakashata kuti antu ayani anouya kuzvipatara ombonyatsakuonekwawo ndiana chiremba kuti pane ere angaitawo matambudziko panyaya yezvirwere zvaari kuramba eisangana nazvo nguwa nenguwa kana zveidaro ochinjwa zvibhedhlera oiswa kune zvimweni zvinoita.

Anhu eikura zviyani anosise kupora eichairwe bembera, kuti ukaona zviro zvimweni zvoitika muutano hwavo, ziya kuti utano hwavo hunenge hwakuende kooshata. Saka munhu eikura ngaapote eienda kuzvibhedhlera, eionawo kuti ngepari paakushata muupenyu hwake ogadzirisa.

Antu kana ari ega zviyani anofane kupota eiwone nguwa yakawanda yekudzorora. Kuti adzorodze nyama dzawo chekutanga, chechipiri apote eidzorodze ndxondo dzawo ngekuti pamweni pachona ari kumabasa anenge eibaafunge zvakanyanya. Saka zvakakosha kuti antu adzorodze nyama yawo, atangezve kuende mberi mangwani.

Antu anoona nezvehutano anosisawo kupota eiona eizombopotawo eisangana eimbobhuyawo maererano nehutano kuti angaite muitirei hutano hwavo hurambe huri panzvimbo kunyange havo eidetsera amweni munyaya dzehutano idzi.

Weshe muntu kudei inini ndirini ndeionawo ngezve utano ndaimbaati weshe muntu usati atanga korapa antu ngatimbotanga tamboonana kuti utano hwenyu hwakaita muitirei ngekuti pamweni anozorapa antu iwona utano hwawo hwakashata pandxondo opedzisira akurapa zvisiri izvo kuatenda.

Anthu anofanire kupota einde kundoona anachiremba kana kuti kuende kuzvibhedhleya zvimweni eindobatsirwa zvisinei nekuti iwona anopotawo eitebasa rekuvheneka amweni ngekuti utano munthu weshe unode kudetserwa n'anga aingambozvirapi.

Muntu unosise kupota weizviona utano hwako kuti hwakamira pari. mazuwa anaya azicharwadzi kwane zviito zvimweni zvekuti unoitawo tsvagurudzo dzako wega kuti unombonootenge zvechiyungu woite tsvagurudzo dzako wega maererano neutano hwako wochione kuti ndochidini hino, kana pane utachiwona ndoite miitirei hino. kana pasina ndotangirawo apapo.

Antu eshe anoona ngezvehutano anosisa kupotawo eizvichengetedza ngekuti iwonawo anenge aripanjodzi Saka ngondo dzawo dzinofanira kuongororwa kuti dzichiri ngondo dzakanaka here ngekuti anosangana nematambudziko makuru mukuongorora amweni.

Pane zvimweni zvirwere zvarura zvakafanana seana gomarara azvisi zvirwere zvekuti nyika yochide kupota yeirwarazve iri yega asi inofana kupota yeiunganidza mapandiko eshe ane ruzivo rwakati kurwi kunyanya nyika dzakati siyane siyane dzekubanzeyo dzopota dzeidetsera .

Antu anotambudzika ngezvirwere zvakakura zviyani zvingange zviri zvinezvi zvinorye nyama kana kuti zvinoite kuti azvimbe kana makumbo unofane kupota eimboonekwe ndiana chiremba akura oonekwe kuti zvinga gadziriswa sei zviro zvozvo ngekukasira.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka kuti antu apote eichaya mapembera eutano anaya kuti antu angaite muitirei kuti ndxondo ngeutano hweantu zvirambe zvakati tsepete kunaka zvakaenderana saka zvirozvo izvi kuti zviitike antu anofana kupota eichaya mabembera kungadai kuita ngekunyora , kurikuite kuisei zvikwangwari zvekuti antu anokona kuerenga ayani aerenge zvihambe.

Zviro zvakanaka kuti antu anoona ngezveutano apote eichaye bembera pazvimweni zvirwere eishandise nzira dzakasiyana siyana kuti teshe tione uye mazera eshe zvimweni ngezviya zvekuti antu anoende padande mutande munotambirwa ngeana amweni Umwrni mwavhona eipota eiba chichaye bembera nezvibandera mweshe mweshe.

Antu anoona ngezveutano unofana kupotawo eimbotorawo amweni antu eimboaratidzawo kunguma eredano ngezveutano hwavo ngekuti zvikasadaro muntu eirwara akasarapiwa unombaona kungateiwakutofa.

Matambudziko anouya kuantu anoita zvekuhamba hamba zviyezvi kana kuti anoita zvizvemutambo anosise kupota eibude kwemabhonzo Asi zvakanaka kuti eutano nezvibhedhleya zvigare zvakaziya kuti antu akadaro achauya uye mitombo iri ingakwanise kuti tiarape.

Pane antu anotambudzika ngekuti nyama dzawo dzinofana kupota dzakati siyanei adzina kugwinya kana kuti dzoramba dzeiberwa nezvirwere pane zvirwere zvayo zvakutozikanwa antu anosisa kupota eibatikirwa eionekwa kuti hupenyu hwavo hwakaita maitirwei.

Vantu vanoona ngezveutano anosisa kupota eimboonekwavo utano hwake kuti hwakadini pamweni pachona anobarapa antu eya hatirambi. Asi onavo utano hwavo pachavoo hunofanira kupota hweimboonekwa nekuti zvaanosangana nazvo zvinotwisa, zvinopedzisira zvouraya ndxondo dzavo mukufunga.

Inini ndinoti antu eshe anopota eiita zveku shanda munzvimbo dzingaite dzei tsvakwe tsvakurudzo maererana nezve utano ano sise kupota aari antu ano zvichengetedza nekuti imweni mitombo inouraya imweni ndiyo inoita kuputika veizama kuita zveshe zvavanga mhiya piya dzekuti vaonekuti ichi ngechiri ichi ngechiri.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka kuti antu ayani ari kupota eiunganidza makomboti eitigadzirira mushonga yakasiyana siyana kunyanya yechiyungu iyani ari kuite chiro chakanaka asi anosise kupotawo eibatsirwawo ngehurumende kupuwawo zviro zvikwanisiro zvekuti ashandise zviro zvakadaro.

Ndau dzeshe dzinoona ngezvehutano weantu kunyanya kuyani kunoitwa nekuongororwa kupepetwa kuvhurwa zveshe maererano neutano pamwepo nemakomboti akona echiyungu kunafanira kune ndau dzakakura dzekuti antu ashandise zvimuchini zvacho zvekushandisa zviripo zvezvakawanda.

Ndxondo dzeantu nemaphaphu nezvemukati zvinosisa kupota zveimbovhenekwa ndiwo anachiremba anaya. Saka zviro zvakabaanaka kuti mweshe-mweshe mwetinenga tiri, zvimichini zvekurapa antu zvinge zvakawanda, kuti antu akone kuvhenekwa

Mvura dzakaongororwa dzakabviswa utachivana dzakanaka kuti dzishandiswe ngeantu. Ngekuti pamweni pachona mune makawanda mwedzinoshanda mwedzinodiva, mungaa muzvipatara munoumu, mungaa mumamhatso zveshe izvozvo zvinodiva ngekuti zvakanaka.

Ndau dzeshe dzinoita zveku vheneka mishonga uye dzinogara nyanzvi dzeshe dzinoona ngezve mushonga ye chiyungu ineyi kuti inoita mushandirei uyezve inoita ere kuisa ku antu kana kuti ngeiri mishonga inoshande ku kunde imweni zviro zveshe zvozvo zvinofanire kuitwa ne antu anoziya zvaanoita uye ane zviro zvaka kwana zveku shandisa.

Antu anopota eishanda munzvimbo dziyanai dzinoitwa nezvekugadzirwa kwemitombo anosisa kupota eipihwa michina yakati kurei kuti ashande ndiyona ngekuti zvikasadarona hazvingahambi zvakanaka kwete michina chete nembatso dzakawanda dzekushandira.

Ndau dzeshe dzinoona ngezvekufundisa nezvekufunda kweantu kana kuti ndau dzeshe dzinopota dzeiite zvekurapwa kweantu. Dzinosise kunge dzine zviro zvakakwana zvekuti antu anouya korapwa apapo aatepo . Uyezve antu anenge eyionazve ngezviro zvakadaro aone pekugara nehama dzawo dzeionawo atenda.

Ndau dzeshe dzinofane kupota dzeyishandise mitombo yakasiyana-siyana kuri kuvheneka nekutsvaka kuti ngedzipi nzira dzingashandiswa kuti mitombo irambe yeienderera mberi. Uyezve ngeiri mitombo inokone kushanda zvakanyanya muantu nemumbuka, antu anaya nendau dzinedzi zvinosiso kupota zveipuwe zviro zvakakwana zvekushandisa ngekuti ndizvo zvinenge zvakabata utano hweantu.

Mitombo mikuru inosisavo kupota veihambirana ngemichini mikuru. Ngatiti peshe-peshe pane michini iya inotoita zvekuvheneka nezviro zviyani zvisingaoneki ngemadziso inofanira kungova meshe-meshe munofanira kupota meiitwa ngezveutano ngekuti yakakosha kushandiswa.

Mitombo yechiyungu inofane kupota yeiramba yeite tsvakurudzo ngekuti zvirwere zvakasiyana siyana zviri kuramba zveisimuka saka kuti zviro zvihambe zvakanaka mitombo yakufana kuramba yeitsvakwe imweni tsvakurudzo dzeitwa kuti ngeiri mutombo yechiyungu yetingasanganisa nemakomboti kuti irambe yechirape zvirwere zvo.

Ndau dzehse dzinopota dzeiita ngezvekuningira mutombo dzinofane ngekuti kuningire mutombo akudi chiro chimwe kunode zviri zvakawanda, imweni michini inoite zvekuona mitombo yachona nekuonazve kuti aina utachiwana ere zvakawanda zvirozvo saka panoda kunge pane zviro zvakaungana

Ndau dzeshe dzinopotwe dzeipemuchayitsiki nekuitawo nekuongorora kuti ngeiri mitombo inonyase kuti ishande muvantu uyezve mitombo yechiyungu yakadini kana kuti makomboti ari echindau atingasanganisa kuti atipe mitombo yechiyungu inokone kupota yeirapa anhu zvakasunguka dzinofane kunga dziri ndau dzinezveshe zvekushandisa.

Ndau dzeshe dzinofane kupota dzeibikwe mitombo yechiyungu ,dzinofana kunga dziri ndau dzine mitombo yakawanda, uyezve dzine zvekushandisa zvakakwana, kuitire kuti antu aone mitombo yakawanda muzvibhedhleya.

Inini ndinoona zviri zviro zvakanaka kuti antu ayani anoita ngezvekuvheneka mwiri yeantu. Aone mitombo yakawanda apote eishandisa kanazve kuti apote eiona michini yakawanda yekuti agadzire imweni mishonga. Uyezve michini yakati kurei inopota yeivheneka peshe peshe pangada kuti padetsereke pamutezo wemuntu.

Ndau dzeshe dzinaana mazvikokota anopota eimbogara pashi eionesana maererano nemitombo yechiyungu, kana kuti ingaa yechindau. Kuti ingashanda sei kuantu uyezve inode kushandiswe yakadini pamuntu umwe . Antu awawo anofane kupota eipuwe nguva yakawanda yekuite zviro zvavozvo.

Ana adoodori anosise kupota eiramba arikunaana chiremba kuitire kuti aonekwe utano hwavo kuti hwakaita muitireyi kunyanya achiri adoodori, munzvimbo dziya dzaanoberekerwa. Anosisewo kupota eibhuirwe kubudikidza ngeabereki avo, mabairirwo aachaitwa kuzvika akura.

Ndau dzeshe dzinopota dzeibarise antu dzinofanire kunge dziri pachena Uyezve dzine makamuri akawanda ekuti kana anhu einge auya aoñé pekuwata chekutanga chechipiri atore nguwa yakareba aripo pane zvekuti apotewo einhongwa nengu.

Ndau dzeshe dzinoonerwa uyezve dzinoberekerwa ngeanthu dzinosise kunge dziri ndau dzakahlamburuka uye munoberekerwa ana achiri adodori dzinosise kunge dziri ndau dzakachengetedzeka uyezve dzeiti ana anokone kufema zvakanaka arimona umwomwo pasina amweni matambudziko.

Anamai echidodori aya kana kuti anamai ane ana adodori anosise kupota eichairwa bembera kuitira kuti apote eibatikira ana awo muzvibhodhlera apotezve eibhirwa njira dzekuti ana awo angabatirika sei kana ari muzvibhodhlera iwona angatorawo nzira dzipi dzekuti ana awo achengetedzeke Kuma...

Ndau dzeshe dzinopota dzeibetekera akadzi, dzakakosha ndau dzinedzi kuti dziwandudzwe, ngekuti ana eibairwa zviyani, anobaade utano hwakanaka chekutanga. Chechipiri anobaada pakakura pekubarirwa kuitire kuti amweni anhu azoona mekugara kana einga apedza kubara.

Ana anosise kupota eibairwa ,asi kuti aabairwi ndianamai awo. Anamai awo anofanira kupota eichairwa bembera eibhuirwa zvakanaka maererano neutano kuti ngedzipi nguwa dzinofana kuti anthu aende kuzvibhedhleya oobairisa ana awo.

Ana achiri adoodori anosisa kupota eibatikirwa ngeantu antu anoziya ngezveutano hweana wakasiyana siyana muzvibhedhlera saka tirikuti isusu zvakanaka kuti abereki andobarire kuzvipatara zvikuru.

Ana achiri adodori eyibve kubarwa ana anofana kupota eyi batikirwa zvakanyanya mu zvibhedhleya saka zvinoita kuti sezvo zvidaro tirikuti isusu akadzi anofanire kubarire pa ndau dzanofana kubarira dzine antu anoziya ngezve utano.

Ndau dzeshe dzinobarirwa ngeabereki dzinofana kunga dziri ndau dzakakura, dzinopa abereki mukana wekuti kana akange abara opotawo eimbogara imwomwo kwekanguwa kanogone kuite mazuwa akati wandei amweni anotoda mwedzi ngekuti anenge eibara ngekuchekwa.

Pane michini isingafaniri kuti ishaikwe muzvibhehlera zvakatikombrredza kana kuti munorapwe anthu. Tiri kutaura ngemichini iyana yekuti aikoni ,inowona zviro zvinodarika madziso kuona, inoona zviro zvitotori zvisingakoni kuonekwa ngemadziso yakakosha ngekuti inotiwonera zviro zvatisingakoni kuona

Chimweni chinoita kuti antu asazopora mumakanyi umu inyaya yemutombo yaanoshandisa chekutanga. Chechipiri pamweni pachona michini inoshandiswa ngeantu anorapa yaiita ingatei yaa mishoma. Asi zvaakudawo kuti antu apote eitsvakawo mushini irinane ehee eishandisa.

Kweshe kweshe kunoitwa zvekurapwa antu kunosise kunge kune zviro zvakakwana zvokuti antu arapwe ndizvona ngekuti zvimweni zvirwere zvinobaanesa kuenda kwazvo kana kana kuti zvinonese kuonekwa kwazvo kana pasina zvimweni zvimichini zvemazuva anaya zvechiyungu zvinoita zveivheneka matenda.

Inini ndinoona chiri chiro chakanaka kuti mapandiko eshe anoona ngezve utano nemapazi eshe apote eibetseravo zveshe zvibhehlera zvichirikusimuka izvi kuti zvingaite muitoreyi kuti zvinge zvine zvakakwana zvekushandisa.

Zvekurapa zvemazuwaanaya azvichadi kumbashandisa amaoko ega ngekuti pamweni pachona zvinonoka kana kuti azvitoiti ngekuti kwane michini inoramba ichiwanda zvimweni zvirwere zvouya azvichadi kushandise muoko kana madziso zvakude kumbashandise michini inozviona kuti zvinyi zviri zvinezvi uye zvinoite murapirwei.

Ndau dzeshe dzinopota dzeirapirwa vamtu dzinosisa dzirindau dzakasimukira dxineruzivo rwakakwana nemichini yakakura inoita kuti vantu vapote veirapwa zvirwere zvemukati eionekwa zvingaa zvemapapu ungaa mwoyo zveshe izvozvo zvainoda michini yakakura kuti zvirapike.

Vantu veshe vanorwara matenda kunyanyanyanya aya anodetseredza utano hweantu munguwa dzakaoma anopota kusisa eipfeka zviro zvakakwana zvinovachengetedza maererano nehutano hwavo ngatiti anoda kurapika denda riri kuhamba muchadenga mumhepo munomu apana chimweni chiro chingakonekwa nemunhu kunze kwekuvhare miro.

Ndau dzeshe dzinofane kupota dzeirapa antu, indau dzekuti dzinodawo zviro zvechiyungu zvokushandisa, kuitire kuti basa rekurapa ripote reiite nyore, asi chimweni chinozouraya zvibhedhleya zvemumakanyi urombo ,ngekuti azvina zviro zvakadaro.

Chakakosha mazuwaanaya kuti eshe anthu anoite zvekurapa kana kuti zvibhedhleya zvinoite zvekurapa dziye zviine zviro zvekupuwa zvikwanisiro zvekuti anthu apote eirapwa kuti zviro zvao zvihambe zvakanaka.

Kweshe kweshe kunopota kweitwa zvekuraoa vantu kunofanira kune zvimuchini zvakakodzera zvinoita kuti antu akone kurapa zvakanaka ngekuti amweni matenda achakoni kurapike asina zvimichini zvinenzvi ngekuti kutoti atoonekwa amweni acho anoshandisirwazve michini Saka zvakakosha kuti kweshe kweshe kunorapwe antu kunge kune zviro zvakadaro.

Mweshe-mweshe muzvibhedhlera zvakatikomberedza munosise kunge mune zviro zvekushandisa zvingaa zvekuti antu akaremara abatsirike ndizvona kushandisa kana auye kuzoorapwa kana kuti muntu weshe abatsirike kana auya kuzorapwa.

Pamweni pachona tinoda kupota teiitawo tsvakurudzo kuti zvirwere zvatinonetseka ndizvo izvo zvinoita ere kurape muzvibhedhlera zvisine zviro zvakakwana zvekurapise zvechiyungu ngekuti zvimweni zvirwere zvotosangana nazvo zvobade nyanzvi dzine zvakakwana zvokuti tirapwe ndizvo.

Mazuwa anaya chiro chetindinoone chakabaakosha ,ngechekuti zvirwere zviri kuramba zveisimuka zvakasiyana-siyana, saka zvirwere zvimweni, zvaakuda michini yazvo kuti zvishandwe ngemuchini yazvo. Saka michini inofanire kuwanda muzvibhedhlera, kuti antu arapwe zvakakwana.

Mazuva anaya zviro zvakabaanaka kuti tiziye kuti kweshe-kweshe kunorapwa antu kune here michini inoshandise kuti uye nezvekurapisa zvachona. Ngekuti antu anode kurapwa asi zvekurapisa zvacho panenge pasina. Ropeisira raadambudziko.

Mweshe-mweshe mungadai mweifundirwa ngeana achiri kuite zveutano, kana kuti munorapirwe anthu, munosise kunge mune zvimichhini zvekushandisa kana zviro zvekushandisa zvakasiyana-siyana zvekuti anthu arapwe ndizvo. Zvinoite kuti basa rireruke.

Zvibhedhlera zvedu zvakatikomberedza zvinosisawo kupuwe zvimichini ngenyika dzakabudirira kana mabhandiko akabudirira anoona ngezveutano kuitire kuti zvirwere zvakasiyana -siyana zvikone kurapwa mweshe umwomwo mungadai mweirapwa antu ngekuti amweni aazorina dzekuende kumadhorobha kootsvake kwekurapwa.

Inini ndinoona chiri chiro chakanaka kuti mweshe-mweshe munopota munoonekwa ngezvehutano antu apote eitsvake michini yakakura kuitira kuti zvipatara zveshe zvikone kurapa antu ngekuti zvimweni zviro azvirapiki kana pasina michini inoone zviro zvakadaro.

Ndau dzinofana kupota dzeirapirwa antu indau dzinofanira kupota dzeiongororwa kuti dzinazvo ere zviro zvakakwana zvekuti antu arapwe ndizvo. Zvimweni zvacho zvimichini zvinoizvi zvechiyungu zvirimwo ere mwakadaro, uye ngekuti pamweni pachona zvirwere zvimweni zvakude kupote zveionekwe zveiongororwa ngemichini yakati kurei zvo.

Anthu tinosise kunge tinezviro zvakwana zvatinenge teishandisa matinenge teishandira ngekuti zvika sadarona hutano hwedu hatingamborapwi zvakabaka ngekuti pamweni pakona kuti tirapike zvemene mene akoti edu ngemadhokotera anofanirwa kunge ane zviro zvakakwana zvekuti ashandise muzvibhehlera zvavo.

Ndau dzeshe dzinoita ngezvekurapa dzinofanire kunge dzeionekwa kuti dzine zvakakwana zvekuti antu arapiwe uyezve dzine zvakakwana zvekuti kana antu eirapiwa eirapwa aone pekugara kuitire kuti basa rireruke kune anorapa neanorapiwa.

Ini ndinoti zviro zvakanaka izvozvo kuti antu agare eihambirana ngemukuwo ngekuti dzimweni ndau dziri kuhamba zviro zviri kuchinja. Antu anoona ngezvehutano anofanirwa kupota veitsvakawo zviro zvakawanda zvinoita kuti ashandise mukurapa kwavo zvinoite kuti basa ravo riite nyore.

Antu eshe anoona ngezvemitambo kana kuti anorarama ngemitambo yakasiyana siyana kungaa kurumba ringaa bhora ini ndinoti antuwo anofone kuhamba nezviro zvawo zvinoite kuti arapwe ngekuti akakuwara zvinozonesa kuarapisa kunguwa dodori.

Nzvimbo dzeshe dzinoita zvekurapwa kweantu dzakanake kunge dzine zviro zvekushandisawo kuitire kuti basa rachona rienderere mberi ngekukasira. Ngekuti antu anokone kuwanda asi zvimuchini zvokushandisa zvoite zvishomani muzvibhedhlera umu. Zvokonzera kuti antu amweni atore nguva asati arapwa.

Zviro zveshe zvinofane kudetseredza kuti akoti edu aite basa rawo pamwechete nemadhokodheya zvakanaka kuramba zviri panzvimbo ngekuti zvimweni zvirwere azvidi kubarapa ngemaoko zvinode zviro zveshezvo zvakaungana kuite kuti basa rihambe zvakanaka.

Munzvimbo dzeshe dzinopota dzeiona ngezveutano dzinosisawo kupotawo dzeitorawo michini mikuru kuti dzimboishandisa mumabandiko azvo mwazvinenge zviri kuitire kuti zvirwere zvimweni zvikone kuoneka zvikone kubatika zvirapike.

Zviro zveku shandisa mu zvibhedhleya ndo zvatokosha mazuva anaya ngekuti zvimweni zvirwere zvakude muchini yakati kurei kuti zvionekwe ngekuti zvimweni zvachona zvinonga zvakuda kuti zvi vhenekwe mu nyama dze antu uye saka azvicha vhenekeki kana mitombo iyi iripo yega isina muchini.

Ndinowone chiri chiro chakanaka kuti mabandiko eshe anowona ngezvewutano, apote eyizisa anhu mayererano nezvewutano kuti, uya angayiteyi kuti wutano wawo wurambe wakati ngwiziri. Kana panemitombo inodiwa yotsvakwa, kana panemichini inodiwa, yotsvakwa.

Akoti aachafaniri kutambudzika mazuwanaya kana eyivheneke antu ngekuti kwane zvimuchini zvekuti muntu unovhenekwa ari apapo. Azvichatori nguwazve azvichavanesi saka ibasa remabandiko eshe anoona nezveutano kuti zviro zvakadarozvo zvaiswa muzvipatara.

Ndau dzeshe dzinopota dzeirapwe antu dzinosise kunge dzirindau dzinezviro zvakakwana zvekushandisa, kunyanya zvimichini zvechiyungu zviyani zvinofane kuwemo zvakati wandei kuitira kuti antu anorapa ayani ambaarapa ngemazvo ngekuti pasine zvimichini zvinonesa kuti vantu varapwe.

Muntu weshe mazuwa anaya waakudawo kupota eirapirwe panhu chaipochaipo panofanirwe kuti parapirwe anhu ngekuti zvimweni zvachona anhu anonga akakuwara kumishana asingagoni kugara zvakanaka saka anodawo zviro zvekushandisa zvekuti arapirwepo zvingaa zvihlayo zvechirungu zvinoizvi zvakabaanaka.

Ngekuda kwekuti umweni utano auuyi ngekurya, asi umweni utano hunouya munhu eipota eitambisa tambisa muviri wake kuti zvihambe zvakanaka. Saka pamweni pakudiwe zviro muzvipatara zvinoita kuti anhu apote eitambirapo kuitira kuti utano hwavo hurambe hweigwinya.

Apana chiro chakanaka seku mbaiti unombai ende pa chibhedhleya chine zviro zvaka kwana zveku shandisa uyezve chisinga endi zveshe zveku shandisa zvinga enderana nge zvino jekesa zvinezvi uyezve zvinotipe simba rekuti tiponere.

Ndau dzeshe dzinoona ngezvekurapwa kweanhu zvakabaanaka kuti zveshe zvinodiwa zvekushandisa zvingaa zvigubhu zvino izvi zvinochengetere mweya inoite kuti anhu akwanise kuone mwoto dzekushandisa dzechiyungu dzinoidzi, ngazviuyemwo muzvipatara ,mhepo dzinobatsira anhu kufema ngadziuyemwo muchipatara nekuti ndizvo zviro zvacho zvatinode kushandisa kana tiri panguwa yepanjodzi.

Mazuva anaya zviro zvakabanaka kuti zvibhedhlera zvese zvakatikomberedza nese anoita nezvehutano apote einotsvake michini yekuti dziashandire munyaya dzezvaanenge eita zvekushanda zvinezvi kuti basa rireruke.

Zvibhedhlera zveshe zvakatikomberedza zvinofane kupota zveipuwa michini yakasiyana siyana uye nezviro zvekushandisa mukurapa. Ngatimbodaro nzvimbo dzeshe dzine zvekubarirwa dzinofanira kupuwa zviyani zvekuchekesa kuitira antu ayani anobara ngemubariro usiwo.

Inini ndinoone zviri zviro zvakanaka zvekuti munhu unofanira kupota eipuwa zveshe zvingaite kuti zvishande panyama yake zveutano. Tingati unode kuti dumbu rake ripote reipinde mukati ngekuti rakabarati kurei. Zvakabanaka zvirozvo . Ngazvienderere mberi kuitire kuti unako hwedu hurambe hweivandudzwa zuwa ngezuwa.

Mazuwa anaa zvabaanaka zvimuchini zvekushandisa kuenda padandemutande zvabaazara zvaakweshe kweshe Saka chiro chakabanaka kuti anthu apotewo eiizviita muzvipatara zvavo kuti vavandudze ruzivo rwavo maererano nekurapa.

Chakakosha michini mukurapana munomu nekuti zvimweni zvirwere zvaakuuya zvakupotawo zveidawo michini yakadaro kuti zvishandisike ngekuti pasina michini apana mushandire watingaita kurapa antu mune dzimweni nguwa.

Apana chakashata, kuti antu apote eiochairwa bembera maererano nemitombo mutsva yechiyungu inogare yeibuda ngekuti mitombo inobuda imweni yeibudazve. Nyama dzedu dzikajaire kushandise mitombo, mitombo iyoyo inopota yeizosimudzwazve kupuwa chimweni chiro chati kurei.

Vantu munosisawo kushandiswa mitombo yechiyungu angaa mapilizi anaya zvingaa zviinyi zvekuponzera mukati zveshe unofanira kupota weizvishandisa weionawo kuti hakuna mitombo mitsva ichangouya.

Inini ndinoti zvinenge zviri nani kuti antu apote eitsvake mitombo yechindau neyechiyungu ngekuti kana yechindau yazozviramba chiyungu chobetseredza kuti zveshe zvibude zviitike ngekuti zvikasadaro zvinoshata mitombo inei ikakorera kugumayo.

Pane imweni mitombo, isingafani kupota yeisiiwa, kuti anthu ashandise, kana kuti mitombo yakadaro inoshaikwa muzvibhedhlera, ngekuti mitombo inoite kuti anthu panguwa dzakaoma abatsirike, tingadai teibhuya ngemvura iyani, inombaaiswe mumunthu kana asingachakoni kufema.

Inini andina kumboona antu anoshandisa mitombo yechiyungu yeinyanya kuramba zviyana kunze kwekutiwo iii makanda awo apera angadai zviri zviro zvakadai ngemitoriro dzinedzi zvisingachabvumi makanda awo asi zvakajizve pajekerere pemene mitombo yechiyungu ino mbashanda.

Michini yeshe yechiyungu inoda kuti ishabdiswe, uyezve inotibhuira kuti tingaita mushandireyi mitombo yeshe yatinenge tinayo yakatikomberedza toyiita mashandisirei kuitira kuti utano hwedu hwahlamburuka tiziye matanbudziko mberi kwawo.

Antu amweni tinopota teineseka ngezvirungurira ngekuti tinode kurya madima mambishi nezviro zvakapora. Izvo zvinobatikonzere matambudziko ekudai tobude nezvirungurira zvakakura asi musaneseka. Zvirwere zveshe zvakadarozvo, haa zvakapedzwa. Taane mitombo yechiyungu inopedza zvakadaro kana tikaitsvaka.

Inini ndinoone zviro zvakanaka kuti antu ayani anoneswa nemishando yepabonde apote eyienda kotsvaka zvimweni zvechirungu zvinoadetseredza, kuti misha yawo imire uyezve kuti antu asazopota eibuda mumbatso dzawo eimbotsvake zvimweni kubanze ngekuti zvine zvirwere mukati.

Hapana chakabashata kuti munthu apote eitsvakawo mitombo yechiyungu eise mumwiri mwake nokuti imweni yachona inozomubatsira kuite zviro zvakosha. Zvingadai ngekufema, kuite munthu eifungawo zviri nyore pamweni pachona nekubudise madzihwa akakora ayani anenge ari mumwiri mwake.

Chendinodire inini makomboti echirungu ngechekuti ukamashandisa nemazvo anombaashanda zvewakabhuyirwa asizve ukazomawanzazve anosise kupote aakuzokushatira saka shandisa chiro chewakabhuyirwa uye kuti ashande.

Mitombo yechiyungu, inosise kupote yeishandiswa ngekuti ndiyo yakaongororwa ndianachiremba akaone naanamazvikokota akaone kuti mitombo iyi inoshandisika uye inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana munyama dzeantu. Saka inini ndinoti, chiro chakabaanaka kuti antu apote eishandisa.

Apana chiro chakabanaka sekuziye kuti mwana wangu kana akasangana nematambudziko unosise kupota eitora mitombo yechiyungu eirya eirarama zvirozvo zvakabanaka ngekuti utano hwemwana hwakakosha.

Antu ano fanire kupota eyi bhuyirwe kuti ngeiri mitombo ino puwa ana adodori eikura uyezve anoite mupuwirwei uye zvanyanya kuzodi kuti apihwe mitombo yakadaro izvozvo zvakakosha kunana mai achiri ne ana adodori kuitire kuti ana awo akure aine utanho hwaka naka.

Dziso rinonaka kana reiona. Akomanawee kana risingaoni dziso rinorwadza. Kunge harona ringabai rapindwa ngetsotso kana rabaiwa. Chero chinyi chinenge chapindemwo, rinorwadza. Saka kuti zvipere zvonazvo, kwakauye mishonga yechiyungu yakauye kotibetsetedze kuti maziso arambe eione zvakanaka.

Inini ndinoona chiro chakanaka kuti antu tipote teide koone mitombo yechiyungu kumadhorobha kuitire kuti tiziye kuti inomboite marii uyezve toiona sei, ndiani , toite muimwirei. Zveshe izvozvozvo zvinode kutsvakwa ngemunhu asati arwara kuitira kuti kana azorwara zvisamutambudza.

Mitombo yeshe yakanaka asi imweni yachona inombaashanda zvemenemene zvinoenderana ne zvisingakonekwi ngeimweni ,zvakafanana nemitombo iya inoita kuti ropa rihambe zvakanaka mumwiri remunhu tinobaakoshesa kudarika imweni.

Pamweni pachona mwoyo yedu inopota nemapapu zvaa kukundikana ngekuda kwezviro zvatinorya zuva nezuva zvinopota zvodzime ramangwana redu. Saka tiri kuti zviro zvakanaka kuti tipotewo teitora makomboti echiyungu, teishandisa kuitire kuti utano hwedu hurambe huri panzvimbo.

Chendinodire imweni mitombo yechiyungu ineyi, inorapa zviro zvimweni zvekuti auzvioni, asi inenge yeishanda mumwiri mwedu. Ngatimbotaurai zvemitombo inowedzera ngazi, kana kuwedzere chimweni chikamu chinoita kuti isusu ropa redu rihambe zvakanaka, ndiani ungaziya kuti chinenge charapeyi chiro chakadaro, asi chakakosha.

Antu ngatidakarire mitombo yechirungu ngekuti pamweni pacho pandoidira inini aiuyi iri imwe dzinouya dzakawanda dzeibatsirana kuriswa chirwere chiri Saka zvakabanaka izvozvo muntu akaida eipota achiita shamwari yezvibhedhlera zvinobatsira.

Chendinodire mitombo yechiyungu inini ngechekuti mundu unokone kuoyitenga wowuya pambatso pako ngekuti yakanyorwa zveshe zvounokone kuti uyite kuti uyishandise, unokonazve kushandisa uri wega pambatso pako kana uri mundu uyani wekuti unokone kuverenga uyezve une nxondo dzakahlamburuka.

Mazuwa anaya zvikotsoro zvinopota zveisumuka kuantu akasiyana -siyana ngekuti amweni anoshandire mubukuta, amweni ndiwo anopota eitaticha eibata zviro zvinoita kuti zvinobudisa bukuta rakawanda einyora mumwe macho Saka zvakakosha kuti antu awawo apote eitsvake magomboti echiyungu anopota eipedze dambudziko rakadaro.

Mitombo yechiyungu chendinoidira chiro chimwe ngechekuti inobarape zviro zvawazwi irape ngokuti pamweni pacho ukazwe musoro ukatora mapilisi emusoro kana kuti mitombo imweni inongoenderanawo neizvozvo woishandisa musoro wako unombapora kunze kwekuti warambirirana nazvo.

Mitombo yeshe ye chiyungu yakabai naka ngekuti umwe na umwe mutombo une peuno rapa paka siyana ne umweni zvekuti muntu akapote eyi zvoona izvozvo unokone kurarama mwiri wake weshe eyitore mutombo ye chiyungu yaka siyana siyana eyito rarama zveyi ende mberi asina panoti twii.

Antu amweni chaanofanire kuziya ngechekuti ndau dzeitatamuka ruziwo runorambe rweitatamukawo nenxlondo dzedu dzinofane kusimuka tichinjewo mugezero wataita kubva kudhaya mazuwano aya kwaane zviro zvekuti munhu akageza unobaawota kuti toto zvechiyungu ngaatozvitenga.

Mitombo yechiyungu yakabanaka ngekuti zveshe zveshe zvinenge zvakabanyorwa apapo mashandisirwe einoitwa matambudziko etingasangana nawo pakushandisa mitombo yakadaro uyezve ngezviri zvimweni zvatingaita kana tasangana nematambudziko makuru.

Ini ndino ona chiri chiro chakabai naka kuti mweshe mweshe muno pota mei tengeswe makomboti echiyungu mupotewo mei ongororwa nge antu ano ona ngezve utano kuti muno kodzera ere kuti antu atengese makomboti echiyungu pamwe ne echi ndau ano shandisa uyezve ane tsamba dzaka kwana ere kuite zvirozvo.

Pendinodire mitombo yechiyungu ndepekuti mitombo yechiyungu inokone kuhamba yakawanda saka unofana kuziya kuti ngeuri ngeuri wandinofana kushandisa uye nguwai umweni wakona ndozoushandisa nguwai ngekuti dzinokone kunge dziri mitatu dzinenge dzeide kushanda pachiro chimwe kuti dzinyase kushanda saka zvinoda kuzikanwa izvozvo.

Antu nhatiite teiziya kuti pamweni pachona musikirwe watakaitwa isusu unode kuti pamwe pacho patinoremerwa ngematenda akasiyana siyana tipote teibetserwa ngeimweni mitombo kunyanya nyanya yechirungu kunyanya mukufema kwedu kuno kunodawo kupota teiende kuzvibhedhleya teinotsvake mitombo inotibetsera neana edu mufemero.

Antu eshe anopota eiite zvemitombo aripanguwa yakaoma ngekuti anokone kupota eibodoke mabvi, saka zviro zvakakosha kuti aziye kuti ngeipi mitombo yechiyungu inozoabetseredza kuti kana mabvi abodoka adzokere panzvimbo.

Inin chiro chendinoona chakabanaka mapirizi ngekuti anorape zvirwere zvakawanda pamweni pakona muntu anonoki kupora ngekuti unenge ambaita zvataurwa zvemene ndiwo madhokodheya neantu eutano.

Chandinodire inini mitombo ngechekuti yechiyungu inoyi pamweni pachona kune majekiseni ekuti muntu unobaiwa asi pamweni panoona kuti uyo mumhu ijekiseni ehe asi afaniri kuitwe zvekubaiwa unofane kupote eite zvekurimwa roite ekupinde mumwiri mwake roshanda zvee ii! zvinobaandishamisa zvirozvo.

Chiro chakanakire kushandisa mitombo yechiyungu ngechekuti zveshe zvinenge zvakababhuiwa apapo. Kuti unoita muitirei kutanga kushandisa uyezve zvikaita dambudziko unodini kuti zveshe zvihambe zvakanaka.

Mitombo yechiyungu chendinoidira zviro zvakawanda asi chekutanga ngechekudayi mitombo yeshe yechiyungu yeiuya kuantu inobaauya yakaiswe samanisi maererano nemashandisiro uyezve nguwa yainotanga nepainoperere kushanda uyezve zvirwere zvainokone kurapa. Saka ukaishandisa zvakadaro unombaararama zvakanaka.

Mitombo yechiyungu chandinoidira chiro chimwe chekuti inoite kuti muntu apone pamweni pacho inoisirwe kubanze komuwiri womuntu, pamweni pacho yoisirwe nechemukati iri kurewo kunoku asi ino mbaa shanda zvakafanana.

Mitombo yechibhoyi chandoidira ndechekuti pamweni pakona mimbiti yeidetsera irimo kuita zvakanaka Pamweni pacho unenge uchineseka nekufema asi ukatora mitombo iyi unombafila zvakanaka.

Mazuwanaya makanda aachanesi. Antu anofana kumbopota eitsvakawo ruzivo maererano nemakomboti echuyungu ngekuti amweni antu akutongoponzera makanda awo kumitombo yechiyungu ineyi ototsvukira zvobanaka kuningira kudai.

Mitombo yeshe yechiyungu yakanaka kushandisa. Ngekuti imweni yachona inobabatsira zvakawanda zvetisingafungiri. Ndiani waiziya kuti miro yemuntu inoda kubatsirwa kufema? Asi ngekuda kwemitombo yechiyungu zvinoitika zvirozvo ende zvakatokosha.

Muntu ngadakarire maphilizi, ekuti unokona kuite eibudisa dzimweni mvura asi panemaphiplizi echiyungu anoita kuti abvise kutambudza kwe ndxondo eidzosa ndxondo dzakabaanaka.

Inini ndiri kuti chiro chakabanaka ichocho kuti ana baba nana mai nevantu eshe kunyana anazve achiri adodori apote eiende koitirwa chibembera kuitira kuti ndxondo dzavo dzipote dzakatwasanuka eikura.

Inini ndinoona nematambudziko Ari pashi panapa muwandiro wakaita zvagara kuti muntu agare eienda kuzvibhedhlera kana zvukasadaro opota eienda kuvantu Anoziva kuti aya ndeutano eimbivheneka utano hwake kuti apana ere pashi apasisina kumira zvakanaka.

Inini ndinoona chiri chiro chakanaka kuti nzvimbo dzeshe dzingadai dzeiungana ana maererano neutano dzinofana kunga dzirinzvimbo dzakahlamburuka dzine pekugara pakawanda uyezve dzine mbatso dzakawanda dzekuti anorwara apote eiuyewomo eiwata.

Umweni urwere unofanirwa kupota hwechiita kuchairwa bembera hweibatana mabandiko eshe anoona nezve utano kuti antu arwe nezvirwere zvinezvi kubva kuadoodori kusvika kuantu akuru kuti zvikone kupararira tese taane ruzivo rwakakwana maererano nazvo.

Pane matenda arura pashi reshe. Matendawo awawo apedza antu saka ndinoona zviri zviro zvakanaka kuti bembera rirambe reichaiwa kuitira kuti zvirwere zvakadarozvo zvinobata muzera wose zvisingatarisi kuti kubva kumudodori kusvika kumukuru weshe unenge weizvitya zvinofanira kuchaiwa bembera rakati kurei uye zvinofana kuonekwa kuti zvoitwa marapirwei.

Nzvimbo dzeshe dzino tambirwa nevana vechikora adodori anawa dzinofana kunge dziri nzvimbo dzakanaka uyezve dziri nzvimbo dzekuti muntu akaona anobadakarira kuti ndeyani dai vana vangu varipo Vai dai veita mbirapo vei hambirapo zvinoita kuti ukama huramba uripo pakati pevadzidzisi nevana vezvikora.

Antu eshe anofane kupota eiite eibhiirwa maererano nezvirwere zvinorura munyika muno kuitira kuti tione kuti tozvirwisa sei, kutangira kuana adodori kusvika kuantu akuru ngekuti tikasadaro tinombapera teshe teinesana uyu eienda kwake uyu einda kwake teisiya utano hwedu hwuripamberi.

Ana achiri adodori anosise kupota einda kuzvibhedhleya zvakasiyana siyana eiende kodonhodzerwa kana kuti abairwe mungawa nenguwa izvi zvinoitwa ngeabereki anenge akuchaiwa bembera rakakwana maererano nekutano hwevanhu.

Antu anosise kupote achichaye mapembera kuana adodori uyezve neuanhu akuru kana kuite mapandiko anotombobatikirawo muzera rechidodori munezveutano eiadzidzisa maererano nezveutano hwavo kuti angakura sei anepfungwa dzakakura maererano nezveuutano.

Ndinoona chiri chakanaka kuti Dendera richaiwe peshe peshe maererano nematambudziko nezvirwere Zvakazara munyika muno zvekuti zvimweni zvirwere zvinokona inogona kuguma munyika yedu tisingatombzivi kuti chini chiri kuitika tikapera kuita mapete.

Apana chiro chakanaka kana ana eadodori achipota eibatsire pakurwise madziyo anopota eionekwa mumamphatso kunyanya kweantu akaroorana. Zviro zvinobarwadza kuti antu anopote eikinditsana ana eiona.

Bembera rinofana kupota reichaiwa kuitire kuti ana edu apote eiona upenyu hwakanaka uyezve ana mai aziye kuti ngezviri zvingaitwe kuti ana edu akure ane utano hwawakangwara wakakhalamburuka zvirozvo izvozvo zvinoitwa chete kana anthu aziya kuanana neanthu eutano.

Mazuva anaya kune matenda akufane kupota eyi chaiwa bembera eyi ziikanwa matenda anaya kuti abati muntu umwe asi anobai bate nyika yeshe saka antu anofane kubatana ku tangira ku adodori kusvika ku muzera yakura tei onesana kuti tingaite mu itirei kuti tirwe nazvo zvirwere zvakadaro.

Zvirwere zvino rura izvi pashi reshe zvino fane kupote zviri zvirwere zvekuti antu ano batana ochirwa ari pamwe to zviita mu itirei kuti tikone ku zvipedza apapo ndo panenge pakuda ma pandiko eshe neva hurumende kuti toite chiro chimwe to ona kuti tochiita murwirei kuti zvi fambe zvakanaka.

Ana eshe anofunda emazera epakati anofanirwa kufunda zviro zvaanoziya kuti zviro izvi ndinozvida kubva mungazi mwawo kuti ndizvo zvandinofanirwa kuita ngekuti azvizoarwadzi kana akuzozviita azozvimirira kumambatso kwawo nekumabasa kwawo

Chiro chakanaka kuti anthu apote eiziye zviri kuitika mumwiri mwawo kunyanyanyanya anthu ane mimba. Ndiwona anthu anofanira kupota eibatikirwa ngekuti mumwiri mwawo munofanira kupote mweivhenekwa ana eionekwa arimwo ungaa umwe ungaa airi kuti zvamira sei akamira zvakanaka here aana zviri kuanesa ere kuitira kuti zvigadziriswe nguwa ichiripo.

Ana anosise kudiwa ngeabereki awo, kwete ngeabereki awo chete pamwe nemuntu weshe kunyanya antu ayani ane mitezo isina kunyatsa kumire zvakanaka, angadai akaremara, angadai asinganyasi kuzwa nezvakasiyana. Antuwo anosise kudiwa ngenyika yeshe.

Muntu unosise kukura pazviro zvaanenge eiita. Ngatimboti zviyani muntu unoita zvekurapa, unosise kupedzisira azvimiririra ari ega, akutorapawo antu amweni akawanda otodzidzisawo amweni antu kuti unoite murapirei.

Ndau dzeshe dzinopota dzeione ngezvekurapwa kweantu dzinofanira kunge dziine michini yakakura yekuti antu arapwe ndiyona. Uye antu anofanira kupotawo eitenge zvimweni zvimichini zvidoodori zvinoita kuti utano hwavo hurambe hwakahlamburuka nguva nenguva ari ega. Zvakanaka zvirozvo izvozvo.

Utano hweantu hwakakosha. Antu anofanire kupota eiende kunaana zviremba eipota eimboringirwa utano hwawo kuti ngepari pati shatei ngepari patsveyama mukati meupenyu hwawo ngeepi makomboti eanofanire kutora kuti utano hwawo hudzokedzane.

Muntu unofane kunge ane remangwana rakabajeka, zviro zvinoizvi unozviona ngei. Unotsvake zviro zvaanoona mukati mweupenyu hake, zvanozwa kuti kana eizviita mwoyo vake vakareruka. Zvinote kuti kana riri basa risamurwadza mune ramangana rake.

Inin ndinoona chiri chiro chakanaka kuti anhu apote eimboenda kuzvibhehlera zvakaakomberedza eimboita ukama hwakanaka neantu anoona nezveutano eimbozwawo mamweni mashoko matsva achirikuburwa maererano neutano

Zviro zvakabaanaka kuti antu anoone ngezvehutano hweantu apotewo eimboonekwawo hutano hwawo kuti hwakamira wani ngekti pamweni pakona tinopeisira torwapa ngeapengo anenxondo dzinotenderera asi tisingazvioni.

Ana achiri adoodori anosise koopota eiende kuzvibhedhleya eionekwa ngeantu anoita zveutano. Onyatse kooringira kuti pandengo dzavo dzeshe, apana ere pangadai pane dambudziko. Izvi zvinoite kuti akure akahlamburuka.

Muntu unosise kubatikira utano hwake, kupota eimboendawo kuzvibhadhlera kunana chiremba anoona ngezveutano, opota einingirwa utano hwake kuti huchakanaka ere, ngepari panofane kupote peibatsirwe-batsirwe, mumweni munoda kupfanywa-pfanywa mopfanywa-pfanywa, nyama zveshe zvodzokere panzvimbo, antu otangahe kuite zvimweni zveupenyu.

Muntu unosise kupota eiziye utano hwake kuti vakaita mumirirei izvo zvakadai zvinonekwa sei. Zvinooneka ngekuti antu anosise kupota eiende kuchibhedhleya ari ega. Embovhekwa utano hwavo neropa ravo kuti hapana ere panenge pakashata, uye utachivana hwemazuva ano haumovo ere muropa mavo.

Muntu zvakanaka kuti ugare weiziye kuti utano hwako hwakaite muitirei, uyezve zvii zvoungaita kuti utano hwako hurambe hwakahlamburuka pachako, kungaa kuri kurye zvikhafu, zvinoaka muviri, kana kuti kurye zviro zvinopota zveidziirire matenda mumwiiri mwako.

Antu ane mimba anofana kupota eiziya utano hwawo. Kuti chii chaangaita pamimba dzawo dzaanadzo. Kuti apote eiramba eienda kuzvibhendleya eionekwa kuti ana akamira zvakanaka, akagara zvakanaka here? Apana amweni matambudziko aanokone kuti asangana nawo kuitira kuti abare ana awo zvaka

Antu anosise kupota eichengetedza utano hwavo. Amweni achona anenge ari antu atori neutano kana kuti ari antu akafundira ngezveutano. Eitorapa anhu nguva yakati rebei. Asi iwonawo anosise kupotawo eiona kuti utano hwavo hwakanaka.

Ndau dzeshe dzinopota dzeita zvekutengesa makomboti angava echindau kana echirungu zvakakosha izvozvo kuti dzinge dziri ndau dzine zvikwangwari zvinooneka zviri pachena kuitira kuti antu ayani anohamba apote eiziya kuti tiende kuri kutsvake makomboti kuti tipone.

Ndau dzeshe dzifanirwa kupota dzeita ngezveutano kana kuti dzepota dzeipa mutombo kuandu vanorwara vakasiyana siyana dzinosisa kupota dzeongororwa ngemapazi ehurumende kuti dzinoita ere kupota dzeitengesa mutombo inei uyezve dzinotengesa mutombo yakahlamburika ere ingakodzere kuti andu vapote veienda kundotenga.

Ndau dzeshe dzinosise kupota dzeitengesa makomboti dzinosise kunge dziri ndau dzinofane kupota dzeiongororwa ngeehurumende. kuti ndau idzi dzinoita ere, kupota dzeitengesa mitombo, ingaa yechibhoi, ingaa yechiyungu, uyezve kuti dzakatenderwa ere.

Inini ndinoona chiri chiro chakanaka, kuti kana ana ayana anobarwa asina utano hwakakwana, ngatimboti mai vacho vane utachiona, mukaka wavo wemene, awunasi kuyita pamwana, zvakanaka kuti mwana apote eyitengerwa emweni mitombo yechiyungu ,abatanidze kuyitira kuti zvihambe zveutano hwake.

Isusu tiri kuti antu apana chakamboshata kupota eimboendawo kundau dziyana dzinoita zvekutengesa nemitombo yeshe yechiyungu kuti aone kuti kana adzimbikana apanawo ere mitombo yaanozoda inoenderana nenyama yawo kutitira kuti agare akagwinya.

Ndau dzeshe dzinopota dzeitengese mitombo, dzingaa zvibhedhleya zvingaa izvi zvevantu izvi, zvakakomberedzwa izvi, zvinofanira kupota zveimboonekwa nanachiremba kuti shuwa here, zvinokodzera here kuita zvekutengesa mitombo yezvinotengesa kuitire kuti zveshe zvive zviri pachena anhu tide kuramba teindotenga.

Kweshe-kweshe kungadai kweitengeswe mitombo yekuti antu apone. Kunofanira kunge kune mitombo yeshe kuitire kuti antu akasiyana-siyana auye ngemitombo iyoyo, uyezve apuve rakazara maererano nekudzishandisa nekuti anopedzisira otozviuraya.

Apana chakashata kuti mundu apote eishandisa mitombo yechi yungu makomboti echi yungu ngekuti aka ongororwa akaonekwa kuti ndo makomboti ekuti mundu unosise eishandisa kuti hutano hwaker huhambe zvakanaka .

Inini ndinowone chirichiro chakanaka kuti ndau dzeshe dzinoita zvekuchengeterwe mitombo yechiyungu kana kuti ruzivo rwechindau inofanire kunge dzirindau dzakawongororwa ngemitemo pamwechete zve ngenyika yeshe kuti dzinoita kuti dzitengese mitombo yakadaro pandau dzeirikuyitengesera.

Ndau dzeshe dzino tengesa makomboti e chiyungu dzinofanira kupota dzei ongororwa nge hurumende kuti makomboti adzino tengesa akaongororwa ere uye aka tenderwa ere kuti ashandiswa ne mapazi anoona ne zveutano kuitire kuti antu eshe anyase kuona kujeka kwazvo mukuva shandisa makomboti eshe ano tengeswa iwawo.

Ndau dzeshe dzinoona ngezvekutengesa pamwenizve nekukwenenzwera nekutsvake ruzivo rwakasiyana-siyana maererano nemakomboti. Anga echindau angaa echiyungu ndau dzinoidzi dzinosisonge dziri ndau dzakachena chekutanga, chechipiri dzine pekuchengetera mitombo yeshe yatinga tsvaga.

Ndau dzeshe dzinopota dzeitengeswe makomboti echiyungu kana kuti echindau dzinofanira kunge dziri ndau dzinobaoneka uye dziri ndau dzinoyevedza kudziningira nekuda kweutsanana wadzo ndinobhuya ini kuti pamweni pachona zvibandera ngazviuye zvakati kurei zvine zviro zvinooneka zvinobhuya kuti ndimo munooneka mitombo yedu.

Ndau dzeshe dzinoita dzinotengeswa mitombo yechiyungu kana yechindau dzinosisa dzirindau dzakaongororwa kubvaderayo kuhurumende kuti dzinokodzera ere kupota dzeitengesa mimweni mitombo

Ndau dzeshe dzinopota dzeipa antu ndxondo maererano nezveutano, kana kuti, dzinopa antu mitombo yakasiyana-siyana yekuti ashandise, mungave muri mumphatso mwavo. kana mararamire avo, dzinofanire kudai dziri ndau dzakahlamburuka, uyezve dzine zvibandela zvakakura zvinooneka...

Ndau dzeshe dzinoona ngezvekutengese mitombo ingaa yechindau ingaa yechiyungu. Dzinosisonge dzirindau dzakaongororwa ngezveutano, uyezve dziri ndau dzekuti dzinokona kupota dzeipa antu eshe emuntaraunda zvaanoda maereno nezveutano

Mabandiko eshe nendau dzeshe dzinoita dzeitengeswa mitombo yechiyungu kana neyechbhoyi zvakabaanaka kuti dzipote dzeitora zveeshe zvingadiwawo ne kuunganidze ruzivo kuti ntaraunda yetiri ingadiwe mitombo yakadini uye kuti tingarape antu akawande zvakadini kuitire kuti mitombo isapera.

Ndau dzeshe dzinoitwa zvekutengese mishonga ingaa yechindau, ingaa yechiyungu dzinosise kunge dziri ndau, dzine zvikwanisiro zvekuti kunyangwe mishonga yacho ikapera dzinosise kotorazve dzeikwanisazve kupa antu eshe entaraunda eikwana.

Ndau dzeshe dzinoita zvekutengesa mitombo yechiyungu kana yechibhoyi dzinofanira maningi kuva dziri ndau dzinopota dzeimbovhenekwa ngemabazi maningi makuru ehurumende anoita nezve hutano kuti dzinokodzera hre kuti dzitengese mitombo yeshe yadzingadai dzeitengesa.

Inini ndine ndinoone chiri chiro chakanaka kuti ndau dzeshe Dzinota dzeitwngese mutbo yechiyungu neyechindau yakhona dzinofana kupota dziri ndau dzakahlamburuka dzine zvikwangwani zvinooneka chekutanga chechipiri zve dzeikwanisahe kupota anhu ndau yeshe yekuti ararame ndizvona.

Mweshe mweshe munopota mweionekwe zviro zvekuti ana anorya achiri adodori mwakakosha muntumo. Zvandirikubhuya ngezvekuti amweni ana akazvarwa neutachiwana umu mukaka waamai hauaitiri ngekuti wakagara utori neutachiwana Saka anofana kupota eitengerwe zvimweni zvechiyungu zvinoita kuti zvibatsirane nezvanorya zuwa ngezuwa arambe ane.

Ndau dzeshe dzinopota dzeirapirwe antu dzinofana kunga ndau dziri pajekerere uyezve dziri padhuze dhuze neantu zvekuti antu zvikaanzinza adi mari yakawanda kuti aendepo amwenizve panofana kunge pane zvikwangwari zvinobaoneka kuti apa panoita zvekurapwa.

Ndau dzino pota dzeipe mitombo ku antu inga yechi ndau kana kuti ye chiyungu dzino fanira kunge dzei kwanisa kupota dzeipa ndaraunda yeshe mitombo yaka ringana dzisingazo shaiwi zve imweni yekuti dzino apa ngekuti muntu wese unobai tende ndau dzakadaro.

Mabandiko eshe anoona ngezveutano anofanire kupota eyishanda ngesimba kuitire kuti zviro zvinoenderana neutano vaite zveihamba uyezve ndima dzeshe dzahamba kuende kuvantu veshe vakakomberedza kuti azive kuti zvii zviri kumboitika maererano noutano hwavo kuti zvii zvirwere zviri kurova, ngezvii?

Hutano hweantu hwakanaka asi kuti hutano hweantu tione kunaka kwaho hungewo antu anoita nezvehutano amboti bhuirawo rakazara maererano nehutano hwedu kuti touchengetedza sei munyika dzatiri kurarama ngekuti hei zvakaoma zvakawanda zvinoitika.

Muntu weshe unosise kupota eibhuirwe maererano neutano hwake uyezve ,kuti zviinyi zviri kunyanye kurura mazuwa anaya maererano nematenda .Ngekuti ,amweni matenda anorura akapedza kuuraya antu. Amweni antu asingazii kuti chiinyi chirikuitika .Saka ,zvakakosha kuti muntu weshe abhuirwe mae.

Antu akasiyana-siyana anofana kupota eichairwa bembera mumabandiko akasiyana -siyana kuitire kuti munduwee apana mambo pane utano, mundu weshe unofana kubhiirwa utano hwake kuitire kuti aziye kuti oite muitirei kuti ahuchengetedze.

Inini ndinoone chiri chiro kakabaanaka kuti antu apoto eichaye mabembera maererano neutano hweantu kuitire kuti muntu kana asangana nematambudziko asazonyanye kurwadziwa abaatoziye kuti zviro zvinezvi ndakambosangana nazvo uye zvakandishandira saka ndinoti inini muntu peshe pauri endawo pawunenge wadaidzwa panoita nezveutano ngekuti unganonokerwa hako muntu.

mabandiko eshe anoona ngezveutano hapana chakashata kubatsirana pamwe chete kuramba eichaya bembera maererano ngezveutano kuti antu aziye hutano hwavo. Uyezve kuti ngezvipi zvirikunetsa ngezvipi zvaanofanha kurwanazvo zvinoonekwa sei kana zvapinda munyama yako.

Inini ndinoona kuti utano ngehwedu asi antu anoona ngezveutano anofana kupota eibate basa eitsvake njira dzakasiyana siyana dzekuti toita sei kuti guvhu rinoona ngezveutano risvike kweshe kweshe kuvantu vantu vagone kuzvidzivirira muzvirwere zvakasiyana siyana

Ndau dzeshe dzakakomberedza antu dzingadei dziri dzemunyika munomu kana kuti kubanze kwenyika kweshe kwesheyo dzinosise kupota dzeichairwa bembera maererano ngezveutano ngekuti akuna muntu unoziya zveshe. Zviro zvimweni zvinofana kupota zveizikanwawo kubva unono kwakazvidzika zveienda dereyo.

Hapana chakashata kuti antu apote eishandisa mabutiro paanosangana pamabonde nekuti amweni acho anenge asina kudziwirira amweni achona anenge asina hutano hwakanaka saka kuti anhu asabatanidzane chirwere chepabonde anopote kusise eishandisa butiro kuzvichengetedza.

Vantu tinosise kupota teihamba mweshe-mweshe munochaiwe mabembera maererano neutano. Atizoshaiwo chimwe, kana zviiri zvetinombaatora ,uyezve zvinozotichengeta mune ramangwana. Saka zvakanaka kuti mwese munochaiwa mabembera, ngatiende tombooozwa kuti anombobhuya ngezvei maererano neutano.

Antu eshe anoona ngezveutano anofana kupota eihamba mungaa muzvikora zvinezvi zvepakati nezvekupedzisira zvona izvozvo. Zvaane antu ane pfungwa dzati hlamburikei opota eienda kobhuya maererano nezvirwere zviri kunesa mazuwa achona wo. Uye kuti antu angaite muitirei kuti achengetedze ramangwana rawo.

Apana chakashata kuti antu eshe anoona ngezve utano apote eyi unganidza ndaraunda eyi taurira maererano ra mangwana rawo pa utano hwawo kuti angaita mu itirei hwekuti arwise zvimweni zvirwere uye kana zvichinge zva abata zvinga onekwa ne mitowo ipi kuti pane zvirwere zvabata.

Inini ndinoona senge zviro zvakanaka kuti mabandiko eshe anoona ngezveutano apote eiungana pamwepo eitibhuira maererano nereutano hwedu. Kungaa kuti kutiunganidza paro pamwe kana kuti kufamba eishaya bembera mumamizi edu. Hapana chakashata chero shoko reutano riri kusvika chete mumamizi kwedu zviro zvinobadadisa.

Mapembera anofana kupota eichaiwa kuma zera eshe kuitire kuti vantu agare zvakaite utano hwavo uye angahugadzirisa sei hunge hurinani zviro izvozvo zvinofanire kuitike kumazera eshe kutangira baba ana mai ana mbuya nana sekuru .

Arume neakadzi akaroorana, akomana nearumbwana ,zviro zvakanaka kuti apote eipuwe mazano, maererano nezveutano hwavo. Zvirwere zvingasanganikwa nazvo pabonde, ngekuti azhinji achona, anopedzisira osangana, otapudzirana utachiwana. Saka zvakanaka kuti bembera richaiwe ngeeutano.

Kana ana adodori akaariwo anomira Panyaya dzekurwa maererano neutano toziye kuti zviro zviri kuite zvahamba zvakanaka ngekuti pamweni pachona ana ndoanotize zvipatara eitke kurapwa asi akamira panyaya dzacho toziya kuti zveshe zvapera zvahamaba zvaka.

Apana chakakosha kuti muntu apote aibhuirwa maererano neutano hwake kuti angaite mugarirei neumweni muntu ,.ungaa akaroorwa kana kuti asina asi vangagarisana sei munyika zvakanaka vasingapanani zvirwere zvakasiyana siyana zvemunyika munomu

Inini ndinoona kuti chiro chakanaka kuti antu apate eiratidzana rudo rwavo eikura zviyani. Ngekuti kunyangwe azokura harusii rudo rwakadaro anoramba angorunarwo nguva dzeshe nemazuva eshe, ende zvinoramba zvakadaro.

Antu tikaungana nekuchaya mabembere maererano nehutano hwedu atimboiti matambudziko munyaya dzepabonde nedzimweni mweni dzekutapudzirana matenda angadai einetsa mukati mehupenyu hwedu uyezve zvirwere zviya zvatingaona sezvirwere zvepabonde.

Zviro zvakanaka kuti anhu tipote teichayane mabembera maereranoo neutano hwedu uye kuti ngezviri zvatingaite kuti tibatane pamwepo akuru neadoridori tikone kurwise zvirwere zvanesa munyika munomu uyezve zvii zvingaitwa ngemabato ese akatikomberedza.

Antu eikura zviya, anofane kupota eikura eiziya kuti utano hwawo hwakanakirei? Uyezve angaitei zviro zvinoita kuti arambe akachengetedza utano hwawo. Zviro izvi zvinozikanwa chete ndiana chiremba anopota eivheneka zveutano.

Inini ndinoona zviri zviro zvakanaka kuti antu anoita ngezveutano ayani anofana kusisa kumboitawo tsvagurudzo maererano neantu ayani anoita zvekurumba angaa anoti neanotamba bhora kuti aziye kuti antu aya anodei kana eirumba uyezve ngezviri zviro zvatingaisa pautano hwawo kuti arambe ane utano hwaka

Antu eshe anoona ngezvekurumba anosise kupota eiziye kuti kana pakaite dambudziko mukati mweutano hwawo ngepari paanofane kuoona, utano hwavo hweidzokedzane panzvimbo, ngepari paanoone chibhedhleya, ngepari panone zviro zvinoite kuti apore ngekukasika.

Vantu vanofanira kupota veiziva kuti kana teitamba mitambo yakasiyana siyana tinokona kusvika matambudziko kukuwara tikakuwara ndepari patingarapwa tikakuwara ndiani anokona kuti aibate mitombo yakasiyana siyana kuti zvihambe zvakanaka muhutano hwedu.

Muntu weshe unoite ngezvekurumba unosise kupota eimwa mvura yakawanda .Kuita hutano hwake hurambe hwakati ngwizi ngekuti akasadarona unopote ozwe musoro ,makumbo opote eirwadza ngekuti mvura ndoyakanyanye kukosha mumuiri memuntu.

Hapana chakamboshata kuti ruzivo rweantu rwukure mukupota eitaurirana pamwechete eishandise michini yechiyungu. Zvakabaanaka zvirozvo kunyanya mumabandiko eutano. Antu anokura anemasoro akati bengenukei, maererano neutano hwavo.

Inini ndinoone zvakanaka inini kuti antu apotewo eishandisa zviyunguzvo zvakauya, pamwe dzingaambozhanhare dzinedzi, zviro zvekuzwa ndizvo nyama yemunhu kuti uri kufema mufemerei. Zveshe izvozvo zvakabaanaka ngekuti zvinoite kuti basa rikase kuhamba, antu eirapwa.

Ndau dzeshe dzinopota dzeiraoa antu zvingava zvibhedhlera zvidodori kana zvikora zvinosisa Kunge zvine zveshe zvekushandisa zvingava mitombo ineyi zvingavaa zveshe zvatingafunga zvekuinesa zvekugonka kuti antu abate ndizvo mwiri dzawo.

Mazuwa anaya antu anoona ngezvekurapa akusise kupotawo eitsvaka njira dzinokasira kuti aite eibhuya zvakasiyana siyana kana ari muzvibhedhlera zvawo kana kuti mwaanonga eishanda izvo zvinoshandisa tambo dziyani kuitire kuti basa ravo rikasire.

Nyika yahamba uye pasi rese rabudirira saka zviro zvakanaka izvozvo kuti kunyngwe nana chirembawo apotewo eishandise zviro zvakabudirira pakutaura kwawo ndozviyana zvetinoti kunyangwe aripano oandu pekuti aariandu pamwe asi anosise kupotawo asingachahambi hambi eishandisawo zvimweni zviro zvikosha nhare zvinoita kuti abhuye oachawo.

Chendinodire mitombo yechindau ngechekuti imweni yachona inenge itori muriwo unofanire kutomboshandiswe zuwa ngezuwakuitire kuti antu apote eisimbise mwi nyama yawo padoko padoko ngekuti kuzomboitora kamwe wodekuishandisa inokone kukurambira.

Inini ndinoona chiri chiro chakanaka kuti antu tipote teiziye makomboti akatikomberedza ngekuti pamweni pacho zvinopota zveitsinza unombaienda wosvika wotorawo kamudzi wokwera kwera wototsenga zvohamba zvakanaka, kana kuti wotora zvimakwati wobhorisawo zvohambawo zvakanakazve.

Mazuwa anoaya inini ndaakuzwa kweshe kweshe kwakubhuyiiwa ngenyaya yemakomboti echindau unoshaye kuti chiinyi chiri kuitika izvo antu arikuona kuti zvakabanaka kuti anhu adzokere kunhaka yavo kwaaipota eirye makomboti echindau eirarame upenyu hwakati kurei.

Chiro chakanaka chekuti mundu weshe aziye kuti arisi shango reshe rinongoti raonekwa robvitwa, amweni mashango akaba akosha ngekuti makomboti edu makuru ngekuti unokona kuona kari kashango kadodori ungati akashandi izvo midzi yachona ndiyo inobatsira kuto kugadzira mitombo mikuru iri munyika munomu.

Ndinoone chiri chiro chakanaka kuti antu ngatipote teizvichengetere makomboti edu isusu. Azvimbarwadzi kumba tsvake miti yako miiri mitatu woitora woichengeta unongoziye kuti kana wakude chiro chaunoda ingadai iri midzi yakhona kana kuti mashizha wotora wozviryira worarama.

Magomboti chendinoadira ngechekuti anombaamera peshe -peshe, asi eimera peshe-peshe kudaro anenge eida kupote eionekwa, ngekuti amweni acho, anoshanda basa guru, saka kuti zviro zvibaafambe zvakanaka ,antu ngatipote teichaye mabembera ,kuti antu adzokere kumagomboti awo.

inini ndinobatenda kuti makomboti akakosha, uyezve anobashanda mumwiri mwedu. Asi zvendinoda kuti atange amboyetwavo ngeeutano omboonavo shuwa kuti makomboti aya anoshanda zviro ere zvendinoda mukati mweutano. Ngekuti zvikasadaro ee ini anondinesa kushandisa.

Anthu ngatidakarire makomboti edu kuashandisa, ngekuti mune makomboti akabaanaka, kunyanya kuri kumakanda, anthu aakutomashandisa kutogadzirire makanda awo, kukunda yechiyungu.

Chendinodire gomboti ngechekuti mazuwa anaya pamweni pachona muntu unonga asina mare yakawanda yekupota eitenge zviro zvinoita kuti anyemukire paganda rake. Asi ukatsvaka mamweni makomboti neimweni miti unombaaisawo makanda ukaponzera ukambaajeka.

Amweni antu mazuwa anaaya tino mbaanetseka ngekuti yee bvudzi rangu razodai yee mvudzi rangu razodai. Imwimwi amuziyi ere kuti mazuwa ano kwaane mitombo yechiyungu yekuti muntu kunyangwe bvudzi rako reimbaanesa rinokasire kukura kana ukarigeza ngezviro zveneizvi zvechiyungu zvineizvi zvinon goponzera ponzerawo zvinoponzera amweni wobvinzawo wobhiirwa kutizvino hambiswe muhambisire zvoto enderana.

Mitombo yechindau yakanaka kubashandisa asi inozonyanye kubadakadza kushandisa kana kuwa hunyore hwayo kana eutano ambopindawo ndipona amboionawo kuti shuwa ere inorapa ere zvirwere zvinotarisirwa kuti zvirapwe ngekuti pamweni pachona tinopeisira totora nemakomboti asingashandi.

Miti yechindau cheyakanakira ndechekuti inozvimerera yega. Isusu ndisu tinombaatotsvange yetinoda tochitora miti yatinoda yacho totanga kuishandisa zvinoenderana neutano hwedu mungaa muri mundani munenge marwadza, kana kuti musoro totopona.

Inini chendinodire gomboti chirochimwe ngechekuti antu akangova neruzivo rwakakwana maererano nekuri tswanya-tswanya. Ngekuti zvimweni zvakona kuzvijanda zvinode ruziwo. Ngatimboti zvinenge zviri zvitsango zvidodori. Asi zvinode kudzwanda udzwandire unozikanwa chete ukangoziya apapo vatopedza.

Chendinodire magomboti ,ngechekuti unomashandise zvakasiyana-siyana. Amweni anoryiwa, eiitwe miriwo, kumbaachekera kwaakutoisa mupoto ,kwaakutobika semuriwo, antu otorya, asi amweni anoomeswa oitwe masamba. Amweni oitwe zvekumwe putugadzike ,zveitohamba chero zveirapa.

Ngatipote teidakarira mitombo yedu yechindau ngekuti pamweni pachona inombaati detsera munezviro zvakawanda. Ngatimbotaurai ngemugavakava, gavakava rinokone kurapa zvirwere zvinodarike zvitatu pamuntu, kuti zvemundani, zvemusoro, nezvimweni zvinoitika mumatumbu.

Chiro chakanaka kuti antu apote eiziya makomboti echindau uyezve nenzira dzese-dzese dzaangashandisa kuti makomboti anaya ange ari paro pakachengetedzwa kuitire kuti arambe eiashandisa munguwa inouya neinouya.

Apana chakashata kuti antu apote eiziye mitombo yavo yechindau uyezve kuti oite muchengetedzerei kuitira kuti kazhinji kachona ipote yeiashandira nguva yakareba. Ngekuti chakakosha kuchengetedze gomboti kuti rirambe reivashandira ngekuti pamweni pacho richazotsinza usina kuzvitarisira.

Mitombo yechimamai, yechiNdau iyi yakabaanaka kushandisa , asi inofanira kupota yaongororwa ndiana chiremba aone kuti shuwa ere inoshandisika, ngekuti pamweni pachona tinopeisira toouraya mwiri dzedu ngekushandisa magomboti apo anenge akawandisa pamweni pachona kana kuti ari mashoma.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka kuti antu tipote teimbotsvake makomboti echindau uye teirya futi zviro zvimweni zvineutano ,zvakafanana neuchi unowu, ngekuti tikautarisa ,pamweni pachona unombaatigadzirira makomboti akawanda ngekuti maruwa anosanganiswa ngenyuchi dzeitsvake uchi akambaawanda uyezve makomboti makuru.

Inini andina kumboona chakshata pakuti antu tipote teishandisa mitombo yedu yechindau mungaata mumvura dzese dzatinomwa amweni achona eita kuita masamba mitombo anawa veissa masamba veimwa dziri svutu gadzike zveihamba zvakadaro.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka kuti makomboti eshe ombopota eiunganidzwa ngeutano opotawo eibhire vantu vakatikomberedza kuti gomboti iri rinoshande zvakati , gomboti iri rinoshande zvakati kuitire kuti antu pamweni pachona asazoneseka anenge asina mare asi makomboti anenge eiziya kwaanowanikwa ongozviitirawo.

Midzi yeshe ye chindau yakanaka asi inozo pinde kudakadza kana amweni antu akazo kone kuyi sanganisa kuti ichitipe guchu ratino kone kushandisa mu mwiri mwedu tei batsiranawo ne amweni aya asi tine rimwe ratino kona kuti iri rinombai shanda mu mwiri mwedu iri.

Tinofane kusise teirya makomboti nekuti gomboti rakanaka kuti munty unokone kurirya kubva uchiri mudoodori weikura naro nyama yako aiiti matambudziko kana yeikura ngekuti inogara itori nemushonga yekuti ichengetedzeke kana yasangana nematambudziko akasyana siyana saka ndinoti ngatide makomboti.

Mitombo yeshe yechindau yakabanaka nekuti imweni yachona inokona kuchengetedzeka kwemakore akati wandei isina kuti yasimwa. Asi kutora kwakutochengeta semufushwa veiti pazvatsinza votoravo veimbokande musvutu gadzike veimwa zveitohamba.

Inini ndinoone zvakanaka kuti antu ayaya anoita zvemakomboti asati atange kuashandisa anofane kumbopota eidaidza eutano amboouya amboonawo kuti makomboti aya akanaka uye anokodzera ere kushandiswa ngeantu ngekuti pamweni pacho anopedzisira akutouraya utano hwaantu.

Chandino bai dire makomboti ngechekuti amweni achona anobai tichengeta dzinenge dziri miriwo muma mbatso mwedu teirya tei kure nadzo asi pamweni pachona zvatsinza tinobai dzitsvaka zve dzenge dzakazvi mirira kushandisa torarama.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka kuti antu apote eitsvaka makomboti awo echindau eizvimwira uyezve eibhiirwa ngeanoziya kuti zvirozvo zvingachengetedzwa sei uyezve tinotora akaite muwandirei kuti nyama dzedu dzibatane.

Muntu ide kwaunobva uyezve zveidakarire makomboti ako. Ngekuti amweni achona ndivo akatikudza anoite kuti muntu arambe akagwinya. Kunyangwe zvimweni zvirwere zvikauya zvinoshaya pekupinda ndipo tinenge teirye makomboti dzimweni teirye nzinde. Amweni teiite kusvina mashizha emuti kuti tirarame.

Makomboti echibhoyi echindau anaa akanaka asi zvakanaka kuti ambotanga kuaongorora kuti shuwa ere anoita kushandisa muzvirwere zvatinenge tasangana nazvo kuitira kuti tisarera urwere hweikura.

Inini ndinoti uchi pamweni pachona, tinopota teiunyenyeredza kana kuti atiubatikiri ngokuti unogadzirwa ngenyuchi asi chomene-mene ndechekuti wakambakosha kudarika zviro zvimweni ngekuti unemakomboti akawanda akaunganidzwa peuri saka unorapa zvirwere zvakawanda.

Hapana chakamnoshata kuyi antu apoteiziya maererano nemakomboti awo uyezve kuti anoshandiswa mushandisirwei ruziwo rwona irworwo rwakabailkosha kunge goridhe kuti vanhu anofanirwa kuziva kuti eya makomboti ayaanorape musoro asi tochiashandisa sei kuti orape mudzi here unorape ,makwati here kana kuti mashizha.

Makombiyuta anofana kupota eichengetsedza uyezve kuti antu aatore apote aiasima pamhatso. Ngekuti anomba gadzire utano hweantu sekutamba sekuseka, uyezve haazodhuri kuvachengeta ndochiro chandinoadira.

Antu anosise kupota eipuwe ruzivo rwakakwana maererano nekushandiswa kwemakomboti kuti aziye kuti makomboti ari akakosha kuutenda hweantu uyezve ngezviri zvatingarya zvinoite kuti zvisimbise utano hwedu.

Chiro chakanaka maningi ichocho kuti anhu apote eisime makomboti pamambatso dzavo kuitere kuti kana pane chiro chaakuda kushandisa anobatora makomboti aya padhuze nekuti makomboti ambonetsi kuchengeta adi zvakawanda kumbeisima semumerere anoita mumashango.

Inini ndinoona kuti magomboti eshe akanaka kumashandisa asi kana wonashandisa unofana kuziya kuti magomboti aya anorapei uye anoita mashandisirwei ngekuti rizvo irworwo ndorwakakosha, kudarika ndaramo ngekuti ikasaziya izvozvo unokona kukaya magomboti asi wokorera futi kumashandisa.

Inini ndinoti antuwo akangwara ayani anhu anopota eitore makomboti eiasima mumanharaunda mwawo kana kuti pambatso pawo. Antu awawo kana zvikawoma anombaapatsura eimbaashandisa kana utano hwatsinza anorapika ngekukasira. Zvasiyana neantu anode kookumbira kana kuti koopinde mumakwanzi iri nguwa yekutambudzika.

Antu tinosise kupota teiziye mitombo yechiNdau nemakomboti akawanda. Kuitire kuti utano hwedu hupote hweidzokere panzvimbo nguva dzeshe. Ngekuti chiro chimweni chinotiuraya kusaziye makomboti edu echindau uyezve kuti anoita mashandisirweyi ngeanomashandisa.

Imweni mitombo yechindau tinofane kupota teyiisima pamuzi pedu, kwete kuti totoisiya iri mumashango, ngekuti imweni yachona yakakosha. Ikapera yaryiwa ngembuka hatisisinazve kwekuiona saka kubaiise pambatso pedu teiigadzira tirisu, chiro chakabanaka.

Inini chendinodire makomboti chiro chimwe, ngechekuti ukatokone kuaziva watoo mambo muupenyu hwako ngekuti zviro zvisingadhuri asi zvinobaponesa upenyu ngekuti upenyu hwemuntu huri mumaoko ake, saka ukagara waziye makomboti eChiNdau etinombashandisa wararama.

Antu tinosise kupota teitsvake ruzivo rwakakwana maererano nemakomboti kuti ngeari makomboti anonyatse kushanda pazvirwere zvatinosangana nazvo uye tomashandisa sei. Tenge takutsvakawo ruzivo kune antu ati kurei.

Inini chendino dire gomboti chiro chimwe, gomboti rinorapa zvirwere zvousinga fungiri. Uyezve rinorapa chirwere kwete nguwa imwe, rinokone kukurapa chirwere chimwe zveupenyu hweshe. Kuti weirirye zuwa ngezuwa rinenge reito kudzivirira kuti usabatwa chirwere. Chabata futi chirwere chacho kana wakambo kanganwa kurirya, rokurapazve.

Chendinodira makomboti amweni, anoshande mabasa akawanda panguva imwe asi tisingazvizii ehe makomboti edu anenge ari ekurapa. Asi unozoona kuti pamweni pachona anopota oshanda semaruva pambatso ojekesa pamhatso pedu. Zviro zvakabaanaka izvozvo kuti titsvake makomboti akadaro tigare nawo padhuze.

Chandino dira makomboti mamweni ashandi basa rimwe anoshanda mabasa akawanda unoona kuti komboti iri iruva kumbaiirisa pa mbatso pangu panombai jeka asizve nedzimweni nguva ndinenge ndebai ona upenyu pariri ngekuti rinoshanda kurapa mundani.

Inini ndinombaone ingatei zviri nane kuti antu tisati tatange kutengesa makombotu nekupota teiarya tinofana kupote tambotsvakawo anhu anomboita ngezveutano ombotivhenekera makomboti edu kuti akanaka ere kuti tishandise uye tirye kuitire kuti tisazourayana teide kurapana.

Inini ndinoti magomboti eshe akakosha ,kumashandisa. Asi tisati tashandisa magomboti tinofana kupota teienda koona anamukoti ,anoona ndizvo. Toona kuti anoita ere kushandisa uye anoshandei, kusvika pari, angade kubetseredzwa ngeyechirungu.

Mitombo yeshe yechindau, yakabaanaka kuishandisa. Asi inoda kupotawo teiziya kuti toite mushandisireyi, ngekuti tinotora makomboti akawandisa teisanganisa kuzame kuti iwe nesimba pakushanda kwayo. Saka zviro zvinezvi azvifaniri kuitwa ngeanthu asingazii tinofunga kuti tinopedzisira taakuzoda kuuraya utano hwedu, mukusaziva.

Mazuwa anaya munthu unofanire kuvawo nekakwenzi kake kaanofanisisa kupotawo eitora eimwa, eishandisawo pambatso pake kuitire kuti utano hwake hunge hwakahlamburuka. Zvaasiyana nekuti unombaahamba kotore mishonga yakasiyana -siyana yechiyungu eishandisa yeimutorere mare.

Antu anosise kupote eide magomboti avo uyezve kuti ngatikure teiarya mumambatso medu umu ngatipote teishandisa semiriwo. Ehe, nguva nenguva, zvinoite kuti mwiiri yedu ive yakahlamburuka uyehe yakaurumbwana.

Inini ndinombaaona zvakanaka kuti antu apote eikoshese chinyakare nechiantu chavo, kuti toite muitirei kuti tirambe teichengetedza makomboti uye toashandise mushandisirei kunoita kuti munhu weshe ukwanisewo kuaonawo uabatsire nekushandisa, zvirozvo kuti zviitike guhu rinohambawo, rinopota reihamba rinofana kuhamba kweshe kweshe.

Chiro chakanaka kuti muntu agare nemakwasha akasiyana-siyana pamuzi wake. Zvinoite kuti apote eiziye makomboti aanofane kupota eisanganisa kuti arape zvirwere zvakasiyana-siyana. Zvingadai zviri zvemunyika munomu kana zvimweni zvinobva kunyika dzimweni.

Inini chendinodire magomboti chiro chimwe, ngekuti miti imweni ,mashizha ayo tinokone kutomatora, totomarya zuwa ngezuwa kunge muriwo, asi einakazve eitobatsira kutibvise muntamo. Pamwe pachonazve, eirape mwiri yedu.

Mitombo yechindau nemichero yese yechindau yakabaanaka kurya kunyanya zviro zvakabaita ingatei makatapeya zviyazvi zvinombaaite kuti muntu akure ane utano hwakati ngwiziri hwakati tsvikiti saka ngatipotei twizvirya nguwa nenguwa kuitire kuti tigadzirise utano hwedu.

Inini chendinodire makomboti echindau ngechekuti amweni makomboti acho tinopota teizvirimira, tisingazvirimiri amweni acho tinenge teigara nawo mumambatso saka tinenge teiona seshango asi tinofanira kupota teimachengetedza eizotishandire basa retinoda muutano hwedu.

Mitombo inofanire kuzikanwa ngekuti ukaiziya unenge uri mambo. Unenge weimbaziya upenyu hwakati twasa ngekuti antu amweni anongoona makomboti asi kuti aziye kuti anogone kugadzira mitombo yakabakosha zvinoaremera zvirozvo.

Inini ndinoona chiri chiro chakanaka kuti anhu apote eitora miriwo imweni eibika yechindau inoite kuti muntu akure akagwinya imweni miti ikaite yeiryiwe kubve pashi inombaarapa ngekuti muntu unenge eitoziye kuti ndiyo miti yendinorya uyezve aizoiti mamwe matambudziko munhu eikura .

Chandinodire makomboti amweni ngechekuti anoshande mabasa akawanda pamuzi pedu, iruwa dzimweni dzenguwa rinojekese mizi wedu weshe , igombotizve tinotsenga midzi yeimbarapika, chechitatu rinotidzingira nyoka dzirye zvipfuyo.

Mitombo yechindau yakanaka kushandisa ini anditomboirambi asi ndinoonawo zvakanaka kuti mapandiko anoonawo ngezveutano amweni acho anopota eimbovhenekawo mitombo anaya ambopotawo eimbovhenekawo mitombo imweni yechindau kuti antu anorye zviro zvine utano ere kana kuti anongorye zviro zvimweni zvisingaiti achingoti zvine utano ngekuti ngezvechindau.

Mitombo yakasiyana siyana inoba shanda zvakasiyana siyana asi paneimweno yaunotoziya kuti iyi ukambayi tora imweni yakhona inombayi shanda kunyanya kuri kurape zviro zvakaita sana gotsorwa guru nedoko zvese zvinobanaka.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka kana kuti tipote teichaye bembera, maererano nekushandisa kwetinoita mitombo yechindau kuti pamweni pachona ukabvunza ukaona kuti iwewe aubarina mutombo wakadaro unodiwa ga enda wotsvake pauri wousima pamhatso pako, wotange kuchiushandisa zvounoda iwewe.

Apana chakashata kuti antu apote eyitsvagurudza mayererano nemagomboti akasiyana siyana angarapa mwiri yawo kuti ngeripi gomboti rekuti ndikaribatanidza nerimweni zvinobandipe hupenyu hwakakura, zviro zvo izvozo zvinoite kuti antu asafa nguwa yawo isati yakwana.

Makwenzi eshe chendinomadira ndechekuti gwenzi rimwe ngarimwe rinezverinorapa mumwiri mwe muntu amweni achona tinopota teitokaya teitoite gusha teirwe ngemutiwo amweni achona teibika miriwo yakasiyana siyana inoite kuti tirarame.

Antu ngatidakarire makomboti ngekuti miti yekuti pamweni pacho tinokone kutoisima pamhatso pedu torye zve michero yeinonge yeibereka inorapa toti kubve kunzinde dzachonazve dzinenge dzeirapa toti kubvire makwati achona anenge eirapa saka chini chatingada pakadaro.

Mitombo yeshe yechindau yaakufana kunga iri mitombo yekuti antu anofana kupota eikurudzirwa kuirya nguva ngenguva. Ngekuti haidhuri, chekutanga, chechipiri inombaashanda zvakanaka zvisina matambudziko mberiyo.

Mitombo yeshe yechindau uyezve eshe antu anopota eibata makomboti makuru anofanire kupotawo eibatsira ana adoodori kuti toite muitirei kuti tibatewo makomboti akaita awawo uyezve tione kuzosiyawo nhaka kune amweni edu achirikuuya.

Makomboti ngechekuti amweni acho makomboti akaba anaka. Anokone kuchengetwa kwenguva yakareba akaita semufushwa asi eishanda basa guru. Ndozvendinodira makomboti izvozvo, kumbaaise pantiya wotokanganwa, zvarema wotora woshandisa.